Hoore leeso jamanu, anndiraaɗum be fonicos, hawtaade e wot-rop, ɗo naftira be maaji haa cuuɗi be ɗo siga ɗum haa cuuɗi. Ɗum ɗo naftira be hoore leeso jamanu, ɗum naftira be kare boɗɗi-boɗɗi haa waɗukiji. ngam dilla deedey be zamanu, ɓe ɗo siga ɗum haa cuuɗi ngam nafturki hannde be janngo, waaluki ngam usta comri. Wot-rop ɗum do siga kare haa nder maajum.

Namirɗum tattasai, eɗanta kujeji famaron, anɗiraɗum ɓe bilenɗa. Ɗum ɗo naftira ɓe hite lantarki. Ɗum ɗo naftira ɓe bilenɗa ha namiki kujeji famaron ha chi’eji amin. Ɗum ɗo valla sosai ha wakkati ɗefuki. Ɗum ɗo waɗa kujeji peppoton namuki. Ngam hoitina amin wakkati umiki ɗum ɗo valla sosai ha hoitunki kuɗe.

Ɓiɓɓe leɗɗe, naftirki ɲyaametee ɗum haannde e jaango, anndiiraaɗum bee ayaba, nanta leemunsaami koo leemun zaakii bee abarba bee bo nanta dukkuuje. Ɗum ɗo nyaame ngam ɓeɗdinki men njami haaɓandu ɗum ɗo nastina njamu haaɓanndu amin soosay to ɗum nyaama ma.

Ɓiɗɗird ɗum ɗereji andira ɗum be stepla, min ɗo naftira be stepla ha baɓɓe kuɗe amin, ɗubbi nandir ɗum shago be ofis, be chi’eji, be baɓɓe fiutuki dereji, ɗum ɗo nafa sosai ha ɓiɗɗuki dereji, ɗum ɗo valla, ɗum ɗo mari pin ha ɓanɗu majum, to a ɓiɗɗi kon ɗum ɗo nanginama ɗereji to a yiɗi hautugo ɗereji ɗiɗi, ko tati, ko nai, ko ɓura man ha babal goti.

Sare jamanu, sare mahaɗum be bulog be hautaɗe siminti e ndiyam, ɓe wad mahi sare man be gidan sama ɗo vallitire ha babeji nokuje ɗuɗɗum ngam ɗo usta nyamugo babe, sare man ɗo mari get nandu ɗum ndiyam hanta, get ɓe ɗo waɗa get on ngam nastuki jamɗe ba’antedi nanduki mota, hautaɗe mashin taya ɗiɗi, be ko lutti, dammugal petel bo ɓe ɗo waɗa ɗum on ngam nastuki ɓiɓɓe el adama'en.

leɗɗe fulawaji dum ɗon awe hacci eji min woni be babbeji goddi fere-fere dum dun valla ha mo inki sare dum don naftire bo ha waduki paune sare dum don mari nafu sosa ha balli maden kisiri majum do beddinamin jamu ha nder bandu nanta laruki hako majum bo do beddinamin jamuhaa.

Booro jamanu, boorooji jamanu, ɗo naftire haa waatuki kare, hawtaade defte, e ko nandi e maajum, ɗum ɗo naftire bo banta kuuje fawne on. Ɓe ɗo waɗira ɗum be kuujeji yaadiiji booɗɗi-booɗɗi je jamanu naftirta be maajum.

Nyamduji zamanu andira ɗum be jolof ris hautande be jare tekon jamanu, ɗum ɗon naftire ha wakkatiji ɗuɗɗum nyamdu man minɗo nyama ɗum ngam ustigi belo jaretekon jamanu minɗo yara kon gam ɗonka goɗɗi bo minɗo yara kon ngam nabuki belɗum, ɗum ɗo valla sosai ha ustiki ɗonka ɗum ɗo mari nafu bo ha ɓandu.

Inji naftirteɗum ha waɗuki kujejiji zamanu waɗuki fiyuki bana be nanta alluha ji andinki be ko nandi e majum, be wadunki kalaji ha ɓandu mota andira ɗum be large format, ɗum ɗo naftire ha wakkati fiyuki dereji mauɗi mauɗi, be nanta bana ji, be ko nandi e majum, ɗum ɗo valla sosai ha waɗuki kuɗe zamanu.

Nyebbamji bo’itinki hore, nyebbamji wara tekon ha pali, min ɗo naftira be majum ha wujiki ha gasa amin worɓe ɗon naftira roɓɓe ɗo naftira, ɗum ɗon valla sosai ha vurtinki gasa, ɗum ɗon valla sosai bo ha ɓalwinki gasa, be ɓeddinki gasa jamu be satugo, to ɗum naftirama ha gasa gasa waltan, voɗa ɗum ɗo ɗelka.

Tambari anduraɗum be logo. Logo ɗo naftire ha nokkuje kala kala don ɗon naftire ngam hollikido on kuje kaza tambari kaza kungiyaji hauta ɗe makarantaji be islamiyaji ɓe naftirta hande be jango ko je toi ɗo mari tambariji maɓɓe ko kampaniji.

Kutinirɗum zamanu andira ɗum be chaza, nanta empiiji, be bo bindirdi jamanu. Ɗum don naftire ha wakkati nanuki sauti. Ɗum ɗo valla sosai ha ustinki goɗɗo wakkati. Ɗum ɗon mari nafu sosai ha kombi men.

Sare sorruki nyamdu, je jamanu hautande njaretekon jamanu andradum be restoran, beɗo waɗa restoran'on ngam himɓe yaha wakkatiji mari haje nyamuki nyamdu, ko hobɓe to wari ha wuro wala ha ɓe nyamata be yaha be soda be cede mabɓe hatotton be nyama, wobɓe bo ɓuri yiɗugo jaɓa ɗum dillida, ɗum ɗon sorra nyamdu be njaretekon jamanu je pali be je kolbaji.

Babal siguki kare je zamanu, ngam rentuki kare ha solla je hautande dotti andira ɗum be waldrop, hautande leso, leso min ɗo waɗa ɗi ha cudi be hotel ji ngam waluki siuta bawo min somi, min do naftira be walduro ha sigki kare.

Kuɗe mo'inki madiji zamanu naftirtekon be pentiji boɗɗi boɗɗi je zamanu ɗelkitekon ha ɗo hollita hore himɓe ha nder majum andiraɗum be penti mai mai. Ɗum ɗon huwe on be kuɗe andiraɗum decoration. Ɗum ɗon waɗe ngam vo’ina madi dilla dedei be ko zamanu wontiri.

nyabbamji hundugo andira dum be jambaki. Dum don naftira be majum ha wakkatiji ɗuddi. Ɗum don wade ha hunduko meden ha dou larre honduko gam renta hunduko meden lare hundukomeden diga sekugo. Ɗum do bo dum don wade bo nolleji fere-fere. dum do valla masin. dum don wade bo ngam paune.

Fulawa ɗum leɗɗe awete kon ha nokuje goɗɗi fere-fere, dum ɗo awe ha nder chi’e, ɗum ɗo awe ha chaka ci’e, ɗum ɗo awe ha sera madiji chi’e, ɗum ɗo valla sosei ha ɓeddinki meden jamu ha ɓandu, ɗum umbo kuje je faunirɗum ci’e.

Jollooru zamanu waɗirteeɗum ndiyam gulɗam, ɗum ɗo waɗa ndiyam gulɗam haa nder maajum, ngam renta feewuki. Ɗum ɗo waɗa gaari, ko nanndi e maajum, haa nder man, ngam ɗum joga gulɗum, haa jey wakkatiiji seɗɗa, deydey no goɗɗo waɗata naftira, haa wakkati marɗa haaje, ɗum tawa ɗum, ɗum ɗo wuli.

Karas, ɗum ku je on nyametede ɗum. Ɗum don reme ha leddi. Ɗum ɗo wara naftira be majum ha sarrufukki nyamduji goɗɗi fere-fere. Goɗɗi ha jolof goɗɗi bo ɗum ɗo waɗire hundeji fere-fere, goɗɗi boddum, boddum. deidei no nafata ha ɓalli me ɗen ɗum ɗo nyame banni tan bo.

Buta lamtarki andiraɗum be ketil, min ɗo naftira be ketil ha waɗu ki sha’i, min ɗo naftira be majum ha sare be hababe kuɗe, min ɗo naftira be majum ngam hoitina amin kuɗe huɓbugi hite irin ko nandi be leɗɗe, ko nandi e majum ɗum ɗon waɗire on be kujeji jamanu kuje boɗɗum vo’ina ɗum heɓa to lari ɗum ɗo voɗi.

Sabuluji yiwitekon je zamanu ɗum ɗon wara ha paliji goddi fere-fere, ɗum ɗon heɓe ha shagoji kantiji mauɗi mauɗi andira ɗum be super maket, min ɗo soda ɗi ngam min wara min yiwira, min wara min naftira ha chi’eji meɗen ngam ɗum ɗon balla ha boinki laral be bo ittu ki putte pep peton.

Madi jamanu madi juɗɗi madi on je ɓe mahata ɗi ngam boɗɗina, nanda dei dei be ko zamanu wontiri, ɗum ɗon naftire be kareji zamanu ha waɗuki ɗum ko nandi alminiyumji, be windoji glas nastira ɗum hendu an dire ɗum be windo ji glas, ɗum ɗo waɗi ha babeji ɗuɗɗum ɗum ɗo wade ha nder wuro, ɗum ɗon naftire be kareji boddi boddi ha faunuki ngam ɗum dilla dei dei be zamanu.

Butali jorɗi, butali jurɗi ni, ɗum ɗon naftire ha waduki nyamduji zamanu fere-fere, andradum be guggur, be nanta semo bita, be ko nandi e majum, ɗom ɗon waɗire gam ɗe dai no himɓe nyamata, ɗum ɗon valla sosei ha jamu ɓandu amin.

Kuɗe huweteɗe ha dow chuɗi meɗen je jamanu, andiraɗum be kude je p, o, p. Ɗon waɗa ha chuɗi meɗen ngam renta gulɗum. Ɗun kugal boɗɗum waɗete ɗum andiraɗum be kuɗe deecoretin. Ɗum ɗon waɗe ngam vo, ina chuɗi heɓa dilla daiadai be no jamanu woni ,ɗo voɗii bo ɗum ɗon renta gulɗum ha nder chuɗi.

Nyoli jamanu bedo naffira be kareji boddi’’boddi je jamanu dilli ditta jotta ha wadi ki nyoli jamanu gam hokka rowbe dedei ko be mari haje be buri yidugo kodime mabbe do dilla be jamanu bedo naffira be majum ha paune.

Nyamdu defa ɗum andira ɗum be jolof, ɗo waɗe on ha chi’eji himɓɓe amin je ha min wontiri hande, ngam jolof nyamdu on je dillata be dei dei zamanu, kala nde zamanu warti fu ɗum ɗo waylita, jolof min ɗo nyama ɗum ɗo nafa amin sosai ha ɓalli ɗum ɓe usta velo.

Urdiji zamanu. Waɗetekon ha pali. kon ɗo waɗe ha kompaniji. kon ɗo waɗe bo no deji fere-fere. Kon ɗo waɗe be kisiri fere-fere. Ɗum ɗo naftire be sinadariji boɗɗi boɗɗi ha waɗuki ɗum. Ɗum ɗo waɗe ngam fesiki ha bandu. Min ɗo waɗa dum ha bandu amin gam uruki ɓawo to min fauni.

Hore leso hautade e woldrop be drowa, minɗo naftira be leso hauta de durowa ha cuɗi, leso min ɗo vi'ita dum on gam heba babal mi suetata bawo tomin somi, waldrop bo minɗo siga kare je amin haa tutton, durowa minɗo siga kare peppetel jemin naftirta yeso.

nyamɗu zamanu anɗira ɗum be makaroni. Ɗum ɗon waɗe nyobborle nyobborle. Ɗum ɗon naftira be fulawaji be ko nanɗa kujeji boɗɗi boɗɗi ha waɗuki be sinaɗariji boɗɗon boɗɗum. Kampani ɗon soɗa fulawaji ha babeji fere-fere ya hauta dum ngam wara sorina himbe wara nyama. Ɗum nyamdu on boɗɗum ɗum ɗo valla ha balli meɗen.

Madaraji zamanu andira ɗum be madara gongomi madaraji man ɗum diyam diyam andiraɗum be milik ɗum ɗo naftire ha yaruki sha’i, ɗum ɗo yare bannin tan, ɗum ɗo waɗe bo be hauta nde kujeji ɗuɗɗum ɗum ɗo naftire ngam ɗum boɗɗum sosai ha ɓandu meɗen ɗum ɗo heɓe on diga ha kosam na'i.

bairo dum hunde on bindirtedum, dum do vindira be majum ha dereji ,dum do naftira ha wakere andal ,dum do valla sosai ha ku birli hebuki andal. diga dum kuje on jewa surki gaska ,dum do hoitina kude lebura'en.

Inji foɗuki ndiyam andira ɗum be soma, goɗɗin ɗo naftira be hite lamtarki, goɗɗi bo ɗum ɗon naftira on be nyebbam, ɗum ɗon mari nafu sosei ɗo valla meden ha hoitinki kuɗe nyogi.

Fijirle gargaajiya anndiraaɗum be dammbe, ɗum ɗon waɗe haa wakkatiiji ɗuuɗɗi, haa wakkatiiji buki julde, e ko nanndi e maajum, ɗum ɗon waɗe bo bannin tan, ngam heɓa jartina ɓanndu.

Himɓe siyaasa, siyaasa ni ɗon waɗe on ngam vurtinki cuɓi wakkati cuɓi ɓe heɓa moyjo on lattata aarduɗo haa babal, ɓe ɗo waɗa ɗum ngam ɓe suɓta deydey mo haandi ni wona babal man, boo ɗe ɗo heɓa deydey ɓe vurtina ngam ɓe heɓa ndaa mo viyata ndaa mo haɗata.

Oldi dande e nanta yari andiraɗum be sarka ɗum ɗo naftira on ha waɗuki ha dande ɗum ɗo valla sosai ha vurtinki paune ɗum ɗon waɗe on bo nondeji goɗɗi fere-fere goɗɗi boɗɗi boɗɗi ngam dai dai no goɗɗo waɗata ha dande mun faunira be majum ɗum yariji ɗo wada ha noppi on kanjum fu ɗum ɗo valla ha paune.

Nyamduji jamanu, waɗateengol ha kampani. Ɓe ɗo heɓa nyamduji je min naftirta hande be jango ha ladde min vittata ɓe hosa ɓe yaran nder kampaniji ɓe ya ɓe sarrifa. Ɓe wartira ɗum nyamdu je jamanu be ni je dillata be jamanu to a sigan ɗum neyɓa wala haala vunnugo wala kooɗume. Yaɗiiri, be gauri, be ko nandi e maajum kanjum be yaata ɓe sarrifa ɓe wara ɓe wamma amin cimcim hawtaaɗe kekji.

Lekki, ɗum ɗo jaɓe ha hopɓirde nyaundiki andiraɗum be asibti, be nanta kemis, ɗum ɗon naftire ha wakkati yaruki, heɓa heɓa njamu, ha ɓalli meɗen, nden nde min nani ɗon ko damata meɗen, ɗum ɗo valla sosai ha heftiki jamu ɓandu.

Madi zamanu mahirte ɗum be kuɗe be andal be kuɗe andiradum at an construction, ɗum ɗon naftire be kuɗe on be andal jangi ɗum ha mahuki ɗum, ɗum ɗon naftire be seminti, be blok, be lissafi ha wakkati mahuki. Construction bo ɗum kujeji on je ɓe naftirta be glasji be kujeji zamanu, ha waɗuki labi hendu be jamkon andirakon be alminium.

Kude madi zamanu andradum be kude madi gidan sama dum do mahe be blog be siminti hautande jamdeji fere-fere be kujeji naftirtedum je zamanu, banta glas, be windoji, be jamdeji ko nandi e majum, alminian dum don naftire ha waduki andradum be kugal at and construction dom do walla sose hamo inkisare ngam mahamadi dilla dede be jamanu.

Nyoli zamanu nyotetekon ɓe guɗeji fere-fere. Anɗiraɗum ɓe kugal fason ɗisain. Ɗo nyote ɓe kareji zamanu ɓoɗɗi ɓoɗɗi. Ɗum ɗo naftira ngam ɓornuki, ga wakkati go ngam surugal ɓanɗu. wakkatigo ɓo ngam paune.

Injiiji, be kareji naftirteɗi je zamanu, ɗum ɗo valla amin haa hoytinki kuuɗe, ba ko nandi kuujeji lootuki, be kuujeji fere-fere, ɗum ɗon heɓe haa chaagooji mawɗi-mawdi, chaagooji soorooji kare hiite, andiraaɗum be elekturoonik-stoos, ɗum ɗo heɓe haa totton, ɗum ɗo valla amin haa hoytinki kuuɗe. Boo ɗum ɗo naftire on be hiite lamtarki.

Defte ɗuum ɗo waɗe ngvam janguki min ɗo naftira be defte ha janguki, defte mai ɗum ɗo wana nonde fere-fere nonɗe ɗiɗii ko ɓura man defte fere ɗo waɗa ngam zanuki kujeji ha do man defte fere ɓo min tawanɗi mbindaaɗi, min ɗo naftira ɓe maji ha janguki ngam min ɓedda andal defte goɗɗi bo ɗum do wara ngam min vindira ha do maji ko min yiɗi sigugo ngam naftirki yeso.

Lesse jamanu, bako larate ha ɗoni lesso on je ɓe waɗi ɓe katakoji be kujeji ko nandi e majum kujeji boɗɗi boɗɗi je jamanu ɓeɗo naftira be katifaji ɓoɗɗum be lese be kujeji boɗɗum ɓe waɗa ɗum gam je dai dai wakkati ko siutare goɗɗo somi wawan wara on wala siuta ha dou.

Gude zamanu naftirtekon be kujeji ɗuɗɗum jei penti be ko nandi e majum ha waɗuki andira ɗum be turmi, min ɗo sooda ɗum ha shaagoji mauɗi mauɗi, min wara min hokka teela en nyotina amin ngam min ɓorna min faunira be majum.

Kude bo’inkitare be mo’inki ɓabeji be kude mo’inki mahol be nanta dow sudi amin andiradum be pop be ko nandi majum andiradum be kugal dekoration dum don naftire be kareji zamanu ha wakkati waduki dum do valla sosai ha mo’inki sare be sudi me den deɗei no voda ta nanda be ko zamanu woni.

Geene nyaametee ɗum anndiraaɗum bee kaabeeji, ɗum ɗon reme ha geseeji feere-feere. Ɗum ɗon reme on haa babeeji peewɗum, ɗum ɗon sigee bo haa babeeji peewɗum, ko nanndi "firji" zamanuuji fewnirtee ɗum ngam haala renta vonnuki. Ɗum ɗon naftiree haa waɗuki haa nyamduuji meeɗen defaaɗi ɗum ɗon naftiree bo haa kuujeeji feere-feere. Ɗum ɗon mari bote haa ɓalli meeɗen.

Nyamduji zamanu min ɗo naftira be kujeji fere fere ha waɗuki ɗi min ɗo hauta be ganyeji be ko nandi be majum be nyamduji je ɓawoji fu min sarrifa ɗum dede no wartirta dede ko dillata be zamanu.

Fandu batal andiraɗum be sirinji ɓeɗo naftira be sirinji ha asibiti je be kemis gam be tufa nyauɓe bate hala hokka ɓe jamu ha ɓandu maɓɓe ɗo valla sosai ha ngurdam ɓi adamajo.

Oldi dande e nanta yeriji, andiraɗum be sarƙa. Ɗum ɗo waɗe ha dande ngam paune. Goɗɗi bo ɗon waɗe ha noppi ngam voɗinki paune. Ɗum ɗo valla sosai ha vurtinki paune rowɓe.

Ba’ante ɗum jamanu anɗiraga be mota. Mota ɗo wara ha noldeji fere-fere. Nolde kala-kala ɗanejum hautanɗe balejum guɗɗi bo ɗo wala ha boɗeji. Ɗumde valla sosai ha hoitinki yaɗu kuje on je naftirta be petrol nyebbam.

Kugal mo’inki madiji jamanu, be babe moftorde, be babeji fere fere. Andira ɗum be kugal dekoreshin. Ɗum ɗon naftire be kareji jamanu ha mo’’inki babe man ɗum ɗo mo’ina babe man gam daidai no woɗata, dilla be dedai no jamanu wonti ri.

moftolle 42 hauti ha babal do hautande bukkon dum do hauta ha babbeji man gam andira himbe dedai ko doggata ha fiji siyasa dum do holla be nda dedai be woni ha babal cubi be handi be subta be bo himbeji siyasa man do wara hebal viya be nda subte am mi wanna mun kaza e kaza heba wakkati cubi to wari be anda dedai ko be subtata

Yonde sare mahira nde be gate hauta nde siminti be bulog be nanta ndiyam, ɗum ɗo naftire be dammude mauɗi mauɗi andiraɗi be gate man ha nastuki ba’anteji ko ɗum petun man bo don naftira ha nastuki himɓe ɗum ɗon valla sosei har virnuki sirri sare.

Alluha andinki, andira ɗum be sign board, ɗo naftiri on haa babeji duddi, ha nokkuje fere-fere ɗum ɗo naftire gam holle nda dedei ko ɓe huwata haa ɗo, nda dedei ko babal ɗo wontiri, to a wari a laari to jangi ni a andi nda lallai nda ko ɓe watta haɗoni.

Fistira ɗum wayaji andira ɗum be star skul dreve, ɗo naftira be majum ha fistuki wayaji be koen naftirta hande be jango, ɗum ɗo mari nolde fere-fere ɗon je wayaji, peppetel, ɗum ɗo mari je wayaji manga manga, makaniken ɗo naftira be majum ha moinki wayaji.

Lese jamanu be drowaji majum, hautande woldrop majum, lese jamanuni min ɗo naftira be maji ha cuɗi boɗɗi, boɗɗi, min yamin sigaɗi min vo’ina ɗi ngam min heɓa babal siwtare. Woldrop be durowa bo min ɗo siga kare a min ha wadrop ji, durowa min ɗo waɗa kareji a min peppetel ha totton gam naftirki yeso.

Flawa. Flawaji ni ɗon awe on ha ɓandu mahi sare be babeji fere-fere ɗum ɗo naftire ha faunuki chi’eji. Kujeji on boɗɗum je mari nafu sosai ha kombi himɓe, kisiri majum ɗo valla amin ha heɓuki njamu ha ɓandu amin, larugo hakomaji bo ɗo valla amin ha heɓuki njamu ha gite.

Tutawal, tutawal ko nufata ha doni tutawal ɗo holla himɓɓe nda ɗo on leddi kazari, kala leddi fuu ɗo mari nolde je mari kala leddi fu ɗo mari tutawal mum tutawal mai ɗo holla nda ɗo on ko leddi mai nufata nda ɗo on leddi kazari kanjum woni tutawal.

Kare paune jamanu andiradun be yari, sarkaji, hautade halagaje, bedo nafra be maji ha wakkati paunuki, ndumdo voina paune sosai ndum doholla himbe da paune himbe do mari be je gargajiya be al ada ferefere.

Bindirɗi je zamanu andiraɗum be bairo. ɗum do mari pipeji ha nder majum, ɗum ɗo mari kuje ndiyam-ndiyam andira ɗum be dawa majum. Ɗum do naftire ha wakkati vinduki. Goɗɗi do wara ha nolde baleji, goddi bo ɗo wara ha nolde zargina. Ɗum do mari nafu sosei ha huɓirle heɓɓiki ande.

Ɓukkon fukaraaɓe anndiraakon be situden ɗo vurti diga aji maɓɓe, ɓe ɗo dari haa yaasi .Ɓe ɗo ɓorni koltal anndiraaɗum be yunifom, ɗum ɗo nanndi ɗum pat maajum .Ɓe ɗo ɓorna ɗum on bo, ngam anndina himɓe ndaa nokkuure ɓe woni, haa be janngirde maɓɓe. Nda haa ɓe yaata ɓe hoosa janngirde. Kala nokkuure fu ɗo mari jey majum.

Nyamdu zamanu andiraɗum, be supergeti ɗum ɗon heɓa ha kantiji mauɗi mauɗi andiraɗum be supermarkets, ɗom ɗon sori ha totton, min nyaha min soda bawo to kampani sarrifi waddi totton, wara min bo min soda min nyaha min defa min sarrifa ɗum dede no min mari haje nyamugo, ɗum ɗon mari nafu bo masin ha bandumii ɗen ngam ɗum ɗon waɗira on kurorimam be alkamari.

Maadi jamanu, maadi mahaɗi sudu dou sudu. Ɗum mahama be lekkon be katakoji be hautade siminti be blok. Ɗum ɗo naftira be katakoji be lekkon ha wakkere ba'uki, andiraɗum be kugal constrokshon. Ɗum ɗo waɗe on ngam dilla dedei be ko zamanu wontiri. Ɗum ɗo valla sosai ha ustuki nyamugo babe.

Gaasa, worɓe e rooɓe ɗo mari gaasa, ko ɓeye bo ɗo mari deedey no ɓe sarri fitta gaasa mabɓe, woɓɓe ɗon laɓa on, woɓɓe ɗon moora, woɓɓe bo cancan on, yaha heɓa salun fooɗitina ɓe ɗum. Waɗa pakin haɓɓa be kujeeji haɓɓuki jey jamanu.

Naftirte ɗum zamanu andiraɗum be diga nanta manja gara, goɗɗi ɗon naftiri on ha wakkati irtuki gasɗe goɗɗi bo ɗon naftiri ha vuwiki dotti je gese be babeji ɗuɗɗi.

Nyebbamji hunduko jee jamanu, yiɗo naftira be nyabbamji hunduko je jamanu bana ko lareete haɗo ɗum nolde fere-fere. Ɓeɗo waaɗaɗum nolde fere-fere be kuujejiji nafata ha ɓandu. Ɗum ɗo valla huunduko amin digaa seekugo ha tayim peewol.

Sare soruki nyamdu andira ɗum be resturant. Ɓe ɗo sora nyamdu ha totton nyamduji zamanu. Ɓeɗo sarrifa nyamduji fere-fere ha sare man dedai ko zamanu dilliditta.

Faunirdum jamanu andira ɗum be dustin fouda andiraɗum bo be kare cosmetics ɗum ɗo valla sosai ha paune, ɗum do valla ɗum vo’ina paune roɓe musamman to be yiwi be laabi ɓe waɗi ɗum ha gese maɓɓe.

Paali jamanu andiraɗum be be bebi fulaks ɗum ɗo naftira be maji ngam Sigunga ɓukkon ndiyam ngulɗam be hautande e cha'i be kujeji ko ɓe wala haja fewa ko ɗum wula wakkati ji bifo ɓe naftira be majum, Siiganɗum'on ngam heɓa dasa wakkati Sedɗa.

Babal jangirle andiraɗum be kilas ko bo en viya makaranta, ɓe ɗo naftira be babeji man ha janginki ɓukkon ,ɓikkon ɗo joɗa janga de’ita nana ko mallu'en viyata, heɓa kamɓe bo ɓe naftira ha yeso ɗum nafa ɓe.

Suudu jangille, suudu andiradum be classrum. Ɗum ɗon wadi classrum on ngam janginki ande boko hautande arabia. Ɗum ɗon jangine ha nder classrum ɓukkon peppoton hautande himɓe mauɓe. Ɗum ɗon jangine, ɗum ɗo ɓeddire andal ɓe majum. Ɗum babal boɗɗum, ɗum ɗo naftire ha janginki andal diina e zamanu.

Nyamdu zamanu waɗiraa ɗum be marori, andira ɗum bo be maase. Ɗum ɗon waɗe on bo ha nokkuje fere-fere. Ɗum ɗon waɗe bo ngam nyamuki. Ɗum ɗo walla sosai ha bedduki njamu ha bandu meɗen. Ɗum ɗon walla bo ha rentuki welo.

Kare naftirteeɗi jey zamanu, haa wakkatiji ɗuɗɗum, ɗum kareeji on mo’inirteeɗi, be nanta foondirteeɗi, be nanta bo fistirɗi. Ɗum ɗo valla soosay haa haɓɓe haɓɓe, e nanta fistiki jey kujeji, ko mi naftirta hande be janngo, anndiraaɗi be makaanikal tus. Ɗum teb, be nanta fulayaaji, be gudumaaji, be ko nanndi e majum. Goɗɗi bo, ɗon vallita haa ta’ugi ɓoggi yiite, ɗum ɗo mari nfu soosay, haa kuuɗe makaanikal.

Tutawal. Tutawal do ko andaani, kala leɗɗi fu ɗo mari ɗo mari je mari. Minɗo naftara be maji ha lesdeji kala-kala. Kala lesdi fu beje mari je hollata ɗo on lesdi kajari. Kala lesdi ayehi fu be do mari je mabbe. e ɗo wala du ngam wada holla do on kaza.

Madi jamanu andira ɗum be madi gida sama mahina ɗum be kudeji boddi boɗɗi be kare boɗɗi ko nandi blog be siminti be kare andiraɗi be katako be jamɗe be grasdi kuɗe on je be viyata constroktion do ɓe waɗa constroktion on ngam boɗɗina madi vurtina madi ha babal nanda dedai be ko jamanu wontidi.

Borohon peppeton borohon njamanu borohon burtitekon yahiter ɗum fattude. Andirakon be hanbak ni ɗum ɗo waɗa on ɓe lare hauta nde leddaji ɗum ɗon naftire be kujeji zamanuji ha waɗuki ɗum, ɗum don wada ngam hosuki vurtida yaha fattude woɓɓe bo ɗum ɗon naftire ha maɓɓe dow faune.

Kwaakwa, Kwaakwa ɗo naftiree haa nokkuuje fere-fere. Kwaakwa ɗum ɓiɓbe leɗɗe ɓe ɗo heɓa ɗum haa ladde, ɓe ɗo heɓa ɗum haa saare. Min ɗo sooda Kwaakwa min naftira haa waɗuki nyamduuji jamanu bee hawtaande njareteekon jamanu. Ɓe ɗo naftira bee ɓaawo Kwaakwa haa waɗuki koofi, ɗo naftira bee nder Kwaakwa bo haa waɗuki kunun Aya.

Sare maha ɗum be madi zamanu, naftira ɗum be blok, ɗum ɗon mari yonde, ɗum ɗon naftira ma be get, ha ɗiki sare man, ɗum ɗon mari parang tiwal larugo filme ji andira ɗum be dish, ɗum ɗon waɗira ma be cap andira ɗum be pawne zamanu ha hore sare man, ɗum ɗo mari get manga, ɗum ɗon naftire be dammuɗe ɗidi hatotton. ta tabal mai Patel, ɗum ɗo naftira ha nastuki himɓe maudi didi ma bo ɗo naftira ha nastunki ba'an tedi.

Kare naftarki je kude lamtarki, kujeji on je jamanu min naftirta ha min hauta ha ɓandu hite lamtarki, min ɗo hautaɗi ha hite lamtarki on gam min heba min chajira wayaji a min andira ɗum be langi juɗe, minɗo waɗa be kujeji ji ɗuɗɗum be maji, min ɗo naftira ɗum ɗo vallita ha hoitinki kuɗe.

Faunirɗum zamanu, andira ɗum be pauda. Ɗum ɗon wuuje haa gole amin, be geese amin. Ɗum ɗo valla haa vurtinki paune. Ɗum ɗo wara haa nonde ji goɗɗi feere-feere, daidai no dillata be no zamanu wontri.

Kifineeje sanyaaɗi anndiraa ɗum be janna, ɗum ɗon waɗaama be garaahon boɗɗum be garaahon nondeeji fere-fere ɗum ɗon naftire haa wakkati pawne, ɗum kuje on bo, jey al'aada.

Lekkiji zamanu waɗirtekon be ɓiɓɓe leɗɗe nanta kujeji goɗɗi fere-fere kampaniji ɗon tokka nder ladde ladde yaha itta ɓiɓɓe leɗɗe ya ha sarrifa ɗum be kujejiji zamanu, nanta sinadariji ɓoɗɗum boɗɗum je vallata amin ha ɓeddinki njamu ɓandu, ɗum ɗon heɓe ha huɓirle nyaundiku min ɗon yara lekkiji ngam ɓeddina amin njamu ha ɓalli amin dede wakkati min nanata banta ɗon ko ɗum ɗo dama amin ha ɓandu.

Gasa beddari andiradum be atachmen. Do naftira be gasa beddari ha wakkatiji duddi dum do hebi ha shagoji moriki andiradum be salum, ɗum ɗo wadir ha hore gam ɓedda gasa heba juttina gasa. Roɓe ɗo naftira be majum sosai gam poune.

Ɓornuɗi jamanu, andra dum be onda wayas. Woɓɓe ɗo ɓorna ɗum on ha les bi fu borna kare ha dau majum. Woɓbe bo ɗo ɓorna ɗum on banni tan vurtida. Ɓornugal ɗon je jamanu wodi ɓe ɗo naftira be kare boɗɗi boɗɗi ha waɗuki ɗum. Ko nandi hotollo e ko nandi be majum inji ɗo sarrifa ɗum vo'ina voɗa.

Kare naftirteɗi je jamanu, ha wakkati Geruki kujeji ko min Naftirta hande be jango je jamanu waddi. Ko nandi ba’anteji be mashin, mota ko nandi kujeji Sare ko min Naftirta ha Sare. Mindo naftira be kujeji andraɗe Makanikal tuls, ha wakkati fistuki be habɓuki kuje Ɓawo to vonni ɗum gera.

Kuuɗe mo"inki maadi anndiraɗum decoration ɗum ɗo waɗe haa maadiiji jamanu, ɗum do waɗe haa nokuuje feere-feere ngam fawnugo nokkuje man koo babe kuuɗe koo babe jey min jooɗata hannde e janngo. Kuuɗe man ɗon waɗe on bee kareeji jamanu ngam dillida bee koo jamanu mai wontiri.

Nyebbam hunduko je jamanu andira ɗum be kare kosmetics ɓe ɗo naftira be majum ha waduki ha hunduko ɗum ɗo valla sosai ha bo'inki laral hunduko ɗumɗo renta lare hunduko amin ha fettuki. Ɗumɗo nafa sosai to min wadi ɓe ɗo naftira be majum ɗo paune.

Kuytaaje andiraaɗum be yaalo, kuytaaje ni ɗum ɓiɓɓe layol, ɗum ɗo reme haa gese, be babee nokuuje feere-feere. Ɗum ɗo naftire haa chi’e amin ngam nyaamuki, min ɗo sarrifa ɗum bo waɗa nyamnduuji zamanu fere-fere be maajum. Woɓɓe ɗon waɗa hɗako ma be maajum.

Kareji nyameteɗi je zamanu andira ɗum be bredi ɗum ɗon hebe ha kantiji mauɗi mauɗi banta supamaket be shagoji goɗɗi ɗum ɗon waɗira be fulawa nanta shuga hautande iys be bakin fauda ɗum ɗon valla sosai ha wakkati rentiki velo ɗum ɗon valla bo ha wakkatiji ɗuɗɗum ngam ɗum ɗon mari nafu ha ɓalli meɗen.

Leɗɗe flawa ɗum awate ɗum ha babeji nokkuje goɗɗi fere-fere, ɗum ɗo naftira ha faunirki saare, ɗum ɗo mari nafu ha ɓalli meɗen, kisiri majum boɗɗum sosei ha ɓalli meɗen ɗum ɗo ɓeddina men njamu, larugo haako maje ɗo ɓeddina men jamu ha gite.

deftere ɗo ba ko laarete haɗoni kanjum wi'ete defte, ɓe ɗo naftira be majum ,haa vinde vinde be ko nanndi e majum, feere bo, ɓe ɗo siga binndiiji, haa nder maajum ,jey ko saali haa raayuwa, ko hokkata habaru ko saali, be bo ko hollata goɗɗo ndaa ko haandi waɗa.

Sera buwagal majum chagoji mauɗi mauɗi be madi gidan sama ji, bowangal ni ɗum ɗon wade on sera buwangal ɗum ɗo acce ngam heɓa himbe heɓa laabi tokkaki ɓe kosɗe, banta ko yiyata haɗoni nda bingel ɗo dilla ɓe kosɗe woɓɓe fere bo ɗum ɗo tokka be ba’ankeji ko nandi mota hautande en mashin.

Tutawal, ɗum kuje on naftire ɗum ha wakkati ji ɗuɗɗum, ɗum ɗo naftira ha babeji banta konandi jiha I, ɓe lesdi ji, ɗum ɗo waɗire be Kelli, ɓe koloji fere fere, ɗum ɗo naftirama ha babeji ɗum ɗo waɗi tambariji goɗɗi, goɗɗi wala tambari, ɗum ɗo andina himɓe nda ɗo on lesdi kozari ko ɗo on hunde kazari, gam heɓa himɓe anda nda lalle ha ɗum woni.

Madi zamanu andira ɗum be gida sama, gida sama ɗo mahi on hababe handi mahego, ɗum ɗo mahe gam ɗum usta nyamuki bababol, ɗum do vo’’ina babal, bo to ɓe mahi ɗum, to e heɓi injiniiyas ɓe wawi kuugal mare lebira'en ɗo wawi furtinni.

Goiva, goiva ɗum ɓiɓɓe leɗɗe, ɓiɓɓe leɗɗe on je wooni nolde maaje ɗon ba lemu, nden ɗon mauna vooɗa ɗum ɗo maari ɓukkon peppoton ha nder maajum. Men ɗo naftira be goiva ha nƴamuki, men nyaman ɗum, men ɗo naftira be maajum ɓe ɗo heɓa ɗum ha ladde, ɗo hebaɗum ha nder wuro, ɗum ɗo maari naafu ha ɓandu ɓiɓɓe be adama en.

Ayaba, ayaba ɗo ɗum biɓbe leɗɗe on ɓe ɗo nyama ɓe ɗo naftara be majum ha ci’e be shiga ɗum ɓe sarrifa ɗum ɓe waɗa kujegi da dama be majum, ɓedo naftira be majum be wanna himɓe jus hauta ɗe e frud salat be ko nandi’e majum, himɓe ɗo nyama du ɗum ɗo mari bote ha banɗu goɗɗo sosai.

Namirteɗum tattase on be nanta tinge on beh kujeji peppoton je defuki andiraɗum be hanbilenda ɗum naftire ha wakkati dirbuki tattaseji be ko nandi a majum ɗum ɗoh valla sosai ha shuɗi defuki ɗum ɗoh hoitina meɗen kuɗe unuki.

Sare mahaɗum be madi zamanu, mahira ɗum be blok hautande siminti, ɗum mahama be kuɗe andiraɗum buldin and construction, ɗum naftirama be blok nanta siminti ha mahuki, ɗum naftirama be jamdejit fere-fere andira ɗum be alminium, be windoji, lawol nastuki hendu andiraɗum be windo glas, ɗum ɗon waɗa ngam de dai no vo’inira nanda be zamanu.

Nyebbam gaasa, nyebbam gaasa min ɗo sooda ɗi ha kantiiji, min wara min naftira be maaji ha ci’eji amin, min waɗa ha ko’e amin roɓe ɗon naftira, worɓe ɗon naftira, ɗum ɗo wara noonde fere-fere, goɗɗi ha paali peppeton, goɗɗi ha paali mauɗi, goɗɗi ha paali daneeji, goɗɗi bo ha paali ɓalleji. Ɗum ɗo naftire ha gaasa ngam ɗum ɗo waltina gaasa to naftiraama ɗum ɗo vo'ina gaasa soosai.

Bindirɗi a andira ɗum be pensil, ɗum ɗon waɗa be lekkon be kujeji ɓalehon ɓalehon ha nder majum nda nanta almakaci be rula be kalkuleto ɗum pat majum ɗum ɗon mari nafu haa huɓɓirle jangiɗɗe andiradi be makaranta. Goɗɗi ɗo valla ha hoitinki lissafi, goɗɗi bo jei vinduki goɗɗi bo ɗum ɗo wadira lissafi goddi bo ɗum ɗon ta’ira kujeji.

Tutawal, tutawal ɗon waɗe ha nokuje goɗɗi fere-fere, jihaji nanta lesdiji ɗon mari je maji ɗum ɗo valla ha holleki nda ɗo on woni kungiyare kazare ko don jiha kazare ko bo ɗum lydi kazare, ɗum ɗon waɗe be tambariji goɗɗi ferefere hado majum gam andina himɓe dedei sembe ko bo amfani je lesdi ndi mari ko bo kujeji ɗuɗɗum ko woni nder leddi man.

lekki yaretekon ha pali e nanta woddi bo don wara ha kwaliji dum don jabi ha hobirli nyaundi ki andradum be asibiti malla bo kemis dum don naftira ha wakkatiji duddum gam yaruki to yarama dum do valla ha hebutugi jamubandu dede ko damata goddo

Ɓe’ iladde marɗum lu’e juɗɗi juɗɗi andirakom be bareewa. Ɗum ɗo nyaama geneeji haa nder ladde ,be nanta kujeji fere-fere haa nder ladde banta ɓiɓɓe leɗɗe, ɓe ko nanndi e maajum kanjum on, ɗum nyamata haa ɗum yotta ɗum mawna. Deydey no himɓe wawata nannga ɗum hirsa ƴakka kusel maajum kanjum fu ɗum nyameta.

Buwangal anɗiraɗum be kalta ɗum ɗon waɗe ngam tokkiki ba’anteji nam motaji nanta mashin. Be bo mashin marrum taya tati andiraɗum be keke napep. Ɗum ɗon waɗe himbeji ɗo tokka be majum be kosɗe fu gam yahuki hajeji mabbe. Ɗo valla sosai ha hoitinki yaɗu be yauniki yaɗu.

Lekkiji zamanu nafti tekon ha hore, ɗum ɗo waɗe on gam mo’ina gasa be bo maga nyaujiji pepputun be mauɗi woniɗi der gasa, ɗum ɗo valla sosai ha hebuki jamu gasa ko e amin.

Inji fetugo butali. Ɓedo naftire ha wakkati vittaki gese. Ɓedo naftira be ma jum gam fetugo butali sendita dum be leɗɗe man. Ɓe itta ledde man fere ɓe hosa butali fere gam naftaruki hanɗe ɓe jango.

Jamɗe naftiraaɗi haa babal geera, ɓe ɗon naftira be maaji haa wakkati fistiki, ko min naftirta hannde be janngo ko nandi moota, masin, keke, ba’anteeji mawɗi be peppetel, ɗon naftira haa geeruki ɗum, ɓaawo to ɗum heɓi maasala.

Allluha andinki andiraɗum be sainbot ko bilbot. Don waɗire on be jamkoi. Dum wada be koste. Dum don wada on bo gam andina himbe nda de idei ko doggata ha nukkure nde banta babe lube, be babeji joɗno kuje fere-fere.

Nyamdu ɗum nyamete ɗum andira ɗum be alele, ɗum ɗon waɗire be nyebbe, be nanta tingeje be tattaseje be manja be konandi e majum, goɗɗi ɗon waɗe on be ledaji, goɗɗi ɗon waɗe be gongo miji, ɗum ɗon waɗire bo be kullu je nyebbe man yahanama ha inji, boɗɗina ɗum wartira ɗum deidei no naftirta ha alele mai ɗon mari nafu masin ha ɓalli meɗen.

naftirte dum je zamanu, andirama be shebur ,dum do naftiri ha wakkati boftuki leddi ,be nanta boftuki kujeji noldeji fere-fere ,do valla ha hoitinki kude leburanci.

Koromje zamanu koromje waɗetekon be kuugal andiraɗum ponishos ɗum ɗo waɗire be kareeji zamanuji boɗɗi boɗɗi ha wakkati waɗuki, ɗum ɗo naftira be kujeeji kuuɗe zamanu bodɗum ha waɗuki, men ɗo naftira be koromje mai men ɗo sigaɗi ha paalo, be babe chuɗiji amen be banta ofis babe kuude amen je gomnati, be bo kujeeji ɗuɗɗum ni men ɗo naftira be koromje.

Kare kuɗe jamgoji andiraɗi be Fulaya. be Suke direba hautade guruma e zarto.ɓe ɗo naftira be maji'on ha Wakkatiji ɓe nafturta be haɗa geraji jamanu nder Kujeji komin nafturta hande bei jango.ɗi ɗon nafa'amen Sosai ngam hoitinki'amen kuuɗe.

Babal sorugo nyamdu hautade ndiyam jaretedam je jamanuji be ndiyam pandu ɓeɗo sora nyamduji ha babal man himɓɓe ɗo ya soda ɓeɗo sarifa nyamduji maɓbe yanayi jamanu no waddiri, ɓeɗo waɗa nyamduji nolde fere-fere ɓe ɗo naftira be nyamduji ko min nyamata hande be jango ngam sarrufugo ɗum vurtina ɗum ɓoɗɗum.

Laɓe je zamanu marɗi juɗe roba ɗum ɗo naftire ha ta’uki kareji haako ko nandi tattasai, attarugu, be tumatur ɗum ɗo valla sosai ha wakkati he’uki haako ko nandi follere, enanta alayyaho be hakoji zamanu ɗi gene ɗum min naftirta andira ɗum be salak ɗum ɗo valla sosai ha hoitinki kuɗe.

Naftirte ɗum ha wakkati unuki je gargajiya e nanta himɓɓe jontta fu ɗon naftira be majum andira ɗum be unordu, ɗum ɗon heɓe gafurgal waɗa ha unordu ngam una kujeji ko nandi bakuruje, be tttase, be tingeje, heɓa ɗum naftire ha wakkati defugi ɗo hoitina kuɗeji fere fere.

Woggir ɗum kare be nanta kujeji cattuɗi ha wakkati lotugo be nan tayaji mba’anteɗi andiraɗum be mota, nanta mashin, ko keke. Ɗum ɗo valla ha laɓɓinki kare be laɓɓinki kujeji cattuɗi ha wakkati lotugo jei min wawata lotugo be juuɗe me ɗen, andiraɗum be brosh.

Kare kuɗee hautakekon be jamkoi, ɗum ɗon naftira ha gesee be babbeji duɗdum, ɗoo o valla sosai ha hoitinki himbe kuɗee, ɗum ɗo naftira hagesa hautade babbeji kuɗee, dum do naftira ha geriki kujeji fere-fere.

Ɗeftere jangeteɗi je zamanu. Goɗɗi ɗin vinɗaɗi, goɗɗi ɓo ɗin naftiraɗi ha kuɗeji goɗɗi fere-fere. Goɗɗi ɗum ɗo vinɗirama tarihaji ha nɗer ngam himɓe janga, heɓa ɓeɗɗa anɗe. Goɗɗe ɓo ɗum binɗiji je ɗiina, ko nanɗi ɓinɗi Arabiya. Ɓe ɓo ɓinɗiji zamanu je makaranta. Ɗum ɗo valla sosai ha ɓeɗɗuki anɗe.

Oldi dande andira ɗum be sarka. Ɗum ɗon wade ha dande. Ɗum ɗon waɗa gam paune. Roɓe ɗon naftire be majum ha wakkati ji paune. Ɗum ɗon wara be nondeji goɗɗi fere-fere. Yeri ɗon naftire on ngam waɗuki ha noppi, heɓa vurtina paune goɗɗo. Ɗum boddum masin ha wakkatiji paune.

Toggoje bornotedi je zamanu goddi dum andirama be silipin dress, goddi bo dum kare on je min bornata gam pauni dum do valla sosai ha wakkati je pauni dum do naftire be kareji zamanu boddi boddi ha wakkati waduki dum kare on musamman robe naftirta be majum ha wa kati foune.

Juuluɗɗe, juuluɗɗe ni ɗo maha on, haa nokkuuje ɓiɓɓe aadama'en woni, musamman julɓe, haa julɓe woni. Juuluɗɗe ɗon mahe, ngam wakkatiji ibaada. Min ɗo naftira be juulurde may juula min juula. Min ɗo jooɗa haa nder juulurde, min jannga kur’aniji, min ɗo jooɗa haa nder juulurde, ngam nanuki wazi. Juulurde ɗo fawnire be kujeji, deydey ko zaman waddi julludde suudu on jey diina.

Naftirdum jamanu ha babal kujeji ɗuɗdi bana pentugi saare be bo waduki kujeji fere-fere, ko lotiki paɗe ko nandi e majum, ɗum ɗo naftireon ha babeji ɗuɗdi babeji sana’a ɗum ɗo vallire ha hoitinki kuɗe.

Nyebbam hore nyebbamji on je zamanu be watta dum hander fanduji nolde fere-fere, bedo naftirabe bibele de be diam gbi belede ha waduki dum kampaniji do itale de ya sarrifadum biddandiyam majum bedda be sinadariji boddi je gerata gasa vod’ina gasa bibbe adama en.

Lekki dum don jabe on ha hubirleji nyaundiku anduraɗum be asibiti ko kemist. dum don jabe gam nafturki heɓa heɓa jamu ha bandu dum don yare min do yara lekki gam min heɓa jamu ha bandu amin dede wakkati min nanata don ko do dama min ha ball,i ɗum ɗo valla sosai ha heftuki jamu bandu.

Haako ɗon waɗe haako ngam hajeji goɗɗi fere fere, amma ɓurna fu ɗon waɗa ɗum on ngam hauta ɗum ben nyiri hakoji ni ɗon waɗe sippaji fere-fere, ɗon hakoji ɗon waɗe haako baskoje, haako ɓokko, haakoji goɗɗi fere-fere ɗumdo ɗo valla meɗen ha nyamugo nyamdu, ɗum belɗum ɗumɗo mari nafu bo ha ɓalli meɗen.

Leɗɗe awetekon andiraɗum be leggal mangoro. Goɗɗi ɗum fulawaji on tan ɗum ɗo awe ngam heɓa juuta mo'ina chi'e be majum. Ɗum ɗon mari nafu bo haa kombi meɗen, ɗum ɗon nastina njamu haa nder ɓalli amin wakkati min nanata kisiri majum. Goɗɗi bo ɗum ɗo rima ɓukkon dedei ko min ittata min nyama.

Moftorle: Moftorle on je diina ɗum ɗo waɗe ngam valliki woɓɓe fere seyo timminki ko yottinki ha jangiki al-kur'ana. Al-Kur'ana ɗum yottine on ha wakkati to goɗɗo jangi ɗum diga aran majum ha warugo ragare majum.

Sabulu yiwirteɗi je zamanu andirakon be kare cosmetics, ɗum ɗo wara ha noldeji goɗɗi fere-fere, ɗum ɗo wara ha nder kwalihon peppoton goɗɗi bo ɗo wara ha nder kwalihon makon makon, ɗum ɗo naftire be kujeji boɗɗum boddumy ha nder majum, ɗum ɗo waɗire be kujeji zamanu, sinadariji boɗɗi boɗɗi ngam vala ha bo in ki laral, ɗum ɗo nastina jamu sosai ha ɓandu lare amin.

Baanteeɗi zamanu ɗum haya, andiraadum be taxzi, ɗum ɗo o darne on ha sera laabi, ɗum ɗon naftira bo ha hoitinki meedeen yadu, to min vurti min yahan fattule min ɗoo mari cede amin haa juude, min darnanɓee gam ɓe yara amin ha dedei ko min mari haaje, ɗum ɗo yawa sosai ha wakkati yadu ɗum ɗon valla ha hoitinki yaadu.

Ɗefti’e ɗon wadire be noldeji fere-fere. Ɗum ɗon waɗira bo ngam sippaji fere-fere. Ɗum ɗon waɗire bo be dalilaji goɗɗi fere-fere. Goɗɗi ɗon wadire ngam hala tariha. Goɗɗi bo ɗon waɗa ngam janguki anɗal zamanu. anɗiraɗum be andal boko. Goɗɗi bo ɗum ɗon waɗe be binɗiji goɗɗi fere-fere ngam valla amin ha beɗɗuki anɗal.

Ba’anteɗum njamanu andiraɗum be mashin marɗum taya ɗiɗi, ɗom do ba’e ngam hoitinki yadu, ɗum ɗon naftira be nyebbam petur, ɗum ɗo valla sosai haa hoitinki yadu.

Kare kuɗe jamanu naftirta ɗum hako nandi pusiki mahol be kujeji sembe sembe kuɗe, koba soppogo leɗɗe andira ɗum be hamma, gudumaji on je ɓe naftirta be majum, gudumaji jamanu ɓe wanna ɗum juɗe leɗɗe boɗɗi be ha kampani be kera ɗum be vo’ina, ngam naftirki hande be jango, ɗum ɗo hoytina himɓe sosei ha kuɗe.

Ɗabbaji mauɗi mauɗi nyamoto ɗum gene. Anɗiraɗi be na'i. Ɗum ɗon naftire be na'i ha wakkatiji ɗuɗɗum. Ɗum ɗon naftire ha wakkatiji nɗemri. Dum ɗon valla ha wakkati ɗemri. Ɗum ɗon nyama gene. Min ɗon naftira be kusel maji bawo to min hirsi ha ɗefuki kusel majum. Ɗum ɗon mari bote ɗuɗɗum ha balli amin. Ɗum ɗo hokke amin kosam ɗeɗe ko min naftirta.

Boro zamanu boro petel andira ɗum be han bak, han bak ni ɗo sore on ha shagoji ɓe ɗo naftira be maɗi ha wakkati jotta zamanu on waddi ɗum. Boroji man ɓeɗo waɗa ɗum be kareji boɗɗi boɗɗe je zamanu waddi ngam burtina goɗɗo to fauni dilla dei dei yake zamanu mako.

Sudu jamanu. Sudu mahadum be blok, be siminti waɗinga plasta, ɓe wanni ɗum penti ɓe vo ’ini ndu, be wanni ndum kugal 'yoneteɗum dekoreshon hautade be tayels. Nda ɗum ha nder mare. Ɓe waɗi bannin mai on gam dillugo be deidei be ko jamanu wonti ri.

Babal nokkure luumo, himɓeji ɗo yaha woɓɓe bo ɗo warta, woɓɓe ɗo dari, woɓɓe ɗo sooda, woɓɓe ɗo soora. Babal on, je min yahata hande e jango ngam min yaha min waɗa dedei ko min mari haaje. Nda motahon yelo hatotton andiradum be takzi. Ɗum ɗo wanca ha nder babal mai ɗum ɗo valla ha hoosuki himɓe yaara ɓe babeeji goɗɗi feere-feere. Ɗum ɗo hoitina yaadu juɗɗi.

Ɓamde ladde, anduraɗum be zebra, ɗum ɗon wona on ha nder ladde ɗum ɗon nyama gene nanta kujeji goddi fere-fere, ɗum ɗon mari tagdi boɗɗum habandu majum, lare majum don zani be kujeji taggi balejum nanta danejum layiji bɗɗi boɗɗi.

Ɓornidi koltal jamanu andirakon be tshet an geans, ɗum limse on je wadatekon ha kampani je on yahata heɓa hottollo be kujeji boɗɗi boɗɗi hauta waɗa yadi ton ɓawo ɗum wadama yadi sei nyota heɓa sorina himɓɓe bo ɗon ɓorna ɗum ngam paune.

Kare Sautuji je Zamanu andiraɗum be wufaji enanta homtiyata. Ɗum ɗo naftire ha wakkatiji nanugo gimi enanta wa'azi be konandi emajum. Ɗum ɗo naftire bo ha Faunuki Cuɗi.

Kude madi zamanu. bako larete ɗum madi on je zamanu andiradon be madi gidansama. Ɗum ɗo mahe be bulogji nanta jam koi fere-fere. je naftirta je zamanu ngam mo’inki. Minɗo maha gidan samaji ngam renta nyamuki babe. Ha babeji ɗuɗɗum. Minɗo wau naftirta be kujeji zamanu andiraɗe be kare konsirukshon. Minɗo waɗa konsirushon kujeji boɗɗi-boɗɗe ha totton ngam vooɗa dilla be zamanu.

Kare wontirɗe haa nder injiji moota be ba’anteeji peppoton, anndraaɗum be maacin, marɗum taaya tati keeke napep. Ɗum ɗon wona haa nder maajum, ngam ɗum ɗo valla inji man, haa deydey waylituki balla a min, haa hoytinki meeɗen yaadu.

Alluhaare holluki, alluha anndinki. Alluhaare ɗo waɗa on ngam andiraɗum bee "saymbod" koo "bahna". Ɗum ɗo waɗa ngam anndinki himɓe ndaa deede ko nokkuure ndee wontiri. Babal Sana'aaku, makarantaaji koo "islaamiiya" koo juulirde koo babe janngirre diina. Ɓe ɗo waɗa ɗum ngam ɓe anndina ummatoore dow "ceewa" ndaa ɗoo babal ɗoo ndaa ko ɓe watta hatton.

Haako, ɗum waɗiraama bee tattataase, nanta nyebbam bee ko nandi e maajum. Ɗum ɗon waɗaa haako ngam nyaamugo nyamdu, ɗom valla soosai ha hoitinki meeɗen nyamu bobɗum belɗum, ɗum ɗon mari nafu bo haa ɓalli meeɗen.

Fijurɗum kosɗe andira ɗum bipbol ɓeɗo naftira majum ha wakkati gasa dereke’en sendirta hore maɓɓe kungiya ɗiɗi fere fere ngam vurtina heɓa nasara ku ɓeɗo saina himɓe je larata kaɓe bo ɓeɗo heɓa njamu ha ɓandu maɓɓe ɓeɗo sankita i'am.

Oldi dande enanta yeriji, oldi dande andira ɗum be sarka ɗon waɗe ha dande ngam paune, yeriji fu ɗon waɗe ha noppi nopp ɗiɗi fu ngam paune ɗum ɗon waɗire be ka’e ɗelkitekon andirakon be ston kobo kujeji fere ni je zamanuji.

Madi zamanu mahiraɗum ɓe kugal andiraɗum ɓe building and construction, ɗum ɗon mahire ɓe kareji zamanu andirad&um be jamkoi be ko nandi e majum, ɓe glasji ɗum ɗon waɗa ngam vo’ina madi man heɓa nanda ɓe dedei ko zamanu dilliditta.

Pirawal marɗum sembe. Ɗumdum mari sembe so sai je nastuki ha ɗer ɗule. min don naftirta gam yahiki nder ɗule yaha ɗeɗai gera ko hautira ma kujeji je min naftirta gam lengi juɗe amin l. Heɓa min nanninɗira ɗerɗiraɓe amin won be daiɗum andira ɗum be setlait l. Ɗoman ko firirte mai inɗemajum roket.

Tutowl kujeji on je hande be jango ko ndai bedo naftira be majum kala lesdifu do mari jemare, bedowada dum on gam be holla do on lesdi kazare nanaseto a emi be wanni ma bayani ba to a lari ni a andi dokaza on.

Defirɗum zamanu andiraɗum be ganum ɗum ɗon wadire be jamdeji fere-fereen andiraɗum be dalma benanta bo kujejiji zamanu, ɗum ɗon waɗe ha ba bal kilaru ɗum ɗow hoitina en ha huɓbiki leɗɗe ɗum ɗon waɗe ƴulbe ha nder majum ngam defuki ɗum ɗon yauna sosai ha wakkati defuki.

Kare pawne je zamanu. Goɗɗi ɗum nyebbamji on je min wujata ha ɓalli meɗen ngam heɓa mo'itina a min laran, ɗiggitina ɗum, haw tade nastunki ɗum njamu ha ɓandu. Ɗum ɗon naftire bo ngam paune. Goɗɗi bo ɗum kuje on fesetekon ha ɓandu ko nandira urdi be ko nandi e majum. Ɗum ɗo valla sosai ha urniki ɓandu kanjum bo.

Sigirdum kareji peppoton je zamanu andra dum be drowa nanta woldrop ,dum don naftiri ha cudi meden be babe kude meden be babeji hotelji dum don sigiri kareji peppoton gam renta sankutikki sudu.

Ɓiɓɓe leɗɗe andiraɗum be goyva, ɗum ɗon heɓe ha ladde, min ɗo ittaɗi gam min wara min nyama ɗum, ɗon mari nafu sosai ha ɓalli meɗen, ɗum ɗon naftire bo ha wailutiki waɗa jaretekon jamanu andirakon be jus.

Haako Sha'i: Haako sha’i ni ɗon heɓe on haa nder ladde. Haako sha'i ɗo naftire haa waɗiki sha'i haa wakkatiji min mari haali yaruki. Ɗum kampaniji ɗo wara itta ɗum haa nder ladde yaha sarrifa ɗum vurtina amin ɗum haa nder ɓorne fere-fere je banta hottollo be kujeji ɓe naftirta. Ɗo waɗa ɗum ngam dedei min wara min naftira dilla dede be zamanu.

Leɗɗe andiraɗi be plawa ɗin ɗo awa plawaji on ha nokku je min woni be nokkuje fere-fere ngam bo inki sare ɗum ɗo warta paune on ha sare ɗum do vallitiro bo ha ko shafi njamu ɓandu himɓe ɗum ɗo beddina himɓe njamu ha nder ɓandu to himɓe donalki kisirmaji ɗum ɗo larugo ha ko maji do ɓeɗɗina himɓe njamu ha gite

Hoosir ɗum zaane kooli jey jamanu, anndiraaɗum be finnga pirin. Ɓe ɗon hoosa ɓe ɗon naftira be maajum, haa wakkatiji maɓɓitiki akawun asusu bankiiji, be ko nanndi e maajum. Ɗum ɗo naftire ngam waɗuki cayda be tabbatunki cewa lallay ɗo ɗum goɗɗo man on.

Naftirte ɗum zamanu hutinir ɗum be hitee lamtarki andura ɗum be wata vepo, ɗum ɗon naftire ha ci’ad meɗen gam min ɗon waɗa ndiyam ha dou majum dedai no ɗum wulnata ko ɗum fewna ɗum ɗo valla sosai ha hoikinki kuɗe.

Kofi, min ɗo naffira be kofi on ha waɗuki ndiyam yareteɗam, sha’i ,hautade e gari be ko biɓbe adama'en naftirta hande be jango, min ɗo ɗa dum ha kofi minɗo naftira be majuum ngam hokkugo amin dede ko mi mari haje ha wakkati demin yiɗi nafturgo.

Alluha anndinki anndiraaɗum be baana, ɗum ɗon vinde binndiiji fere-fere haa dow maajum, ngam anndina himɓe ndaa dedey ko doggata haa nokkure nde. Ɗum ɗon waɗe haa babe luɓe, goɗɗo maɓɓiti luumo kesum, waɗan ɗum haa dow maajum, ngam anndina himɓe, ndaa dedey ko doggata haa nokkuure nde, ko makarantaaji, ko juluɗɗe, ko babeji diina fere-fere.

Babal soruki nyamdu je zamanu, nanta yaaji je kolba andira ɗum be ba, a reestooran. Ɗum ɗon sore nyamdu ji zamanu be ndiyanji jareteɗam je zamanu. Ɗum ɗon valla sosai ha wakkatii ji hodbee yahata soda nyamdu ha maajum ngam nyamuki. Woɗɓe bo ɗon soda njaretekon zamanu on ngam yara. Ɗum ɗon valla sasai ha wakkati ji goɗɗo nanta veelo.

Chago maunde andiraɗum be Supa maket, ɗum ɗon mari Kareji fere-fere ha der majum, andiraɗum be Supa maket Purodok. Ɗum ɗon heɓe ha shagoji, Kantiji mauɗi-mauɗi man, min ɗo Sodaɗi ngam min wara min naftira ha Ci’e meɗen, godɗi ɗum nyamanteɗi godɗi bo ɗum naftirteɗi ha ɓawo Cudi, godɗi bo ɗum wujeteɗi ha ɓandu. Ɗum ɗon mari nafu Sosai ɗum ɗo valla meɗen ha heɓuki dedei komin naftirta hande e jango.

Tutawal, tutaje ni dumdo wade gam andinki himbe dadedei do on nokkure kasare babeji nokkuje fere-fere do mara tutaje mabbe iri fere-fere dumdo wade tutawal be noldeji fere-fere gam andina himbe dadedei ko kujeji dinufata banda kungiyaji siyasabe ko nandi e majum.

Gaasa, worbe, e rawɓe ɗon mari ɗum, haa ko’e maɓbe, wobɓe ɗum gaasaji on je beddari, andiraaɗum be atashimen, ɓeyahata ɓe heeɓa ha shagooji laɓɓukii be shagoji moorɗi je zamanu andiraɗum be salun, ɓewatta ɓe haa ko’e maɓɓe gam ɗum faunira.

Jawe andira ɗum be worworo, ɗum kuje paune on je jotta zamanu naftirta be majum, ɗum ɗon waɗe be sipaji be noldeji fere-fere, goɗɗi ɗum ɗo waɗire be jamɗe, goɗɗi bo ɗum ɗo waɗire be dalma, goɗɗi bo ɗon waɗire be alminium, ɗum ɗon waɗa ngam bo’’ina paune ha roɓe, ɗum ɗon waɗe ha juɗe ngam bo’’inki paune.

Chim-chim be kusel be panke, chim-chim be kusel be panke ɗon naftire hande be jango ha nder nyamduuji himɓe nyaamata. Ɓe ɗo waɗa chim-chim be fulawa, be ndiyam, be is, be bekin pouda, hautaade e nyebbam. Min ɗo nyaama ɗum, ɗum ɗo nafa amin ha ɓandu, kusel bo kowa andi daa ma ɗum ɗo nafa.

Cuddaje zamanu andura dum be gele ɗum ɗon wara noldeji fere-fere ɗum ɗon waɗire be kareji zamanu ɗum ɗum ɗo sudde ha ɓandu gam surugal ɓandu on.

kare paune je zamanu andiraɗum be kare cosmetics. Ɗum ɗo heɓe on ha kantiji maudi-maudi andiraɗum be supamaket. Ngam min wara min soda ɗum, min wara min naftira ha ɓalli meɗen. Goɗɗi ɗum peseteɗum ha bandu, goɗɗi bo ɗum wujetedum, goɗɗi bo ɗum kurori-kurori waɗetekon ha yeso ngam paune. Ɗum ɗo valla sosai ha wakkatiji paune.

Buwangal andra dum be kwalta, dum don wadirai be naftira be kareji zamanu ha wakkati wadugo dum, dum don wade gam hoitina marbe ba’anteji hanaunuki jamde mabbe be bo jijuguki ha wakkati dillugo dum don moiti vol’itini wobbe do tokka dum be ba’anteji gobe bedo tokka dum be kosde.

Naftirɗe ngesa hautiraɗi be patiki hautande e bano nda manjagara be ɓurɗi jamanu, hautde shoverl ɓeɗo naftira beimaji ha ɗee be babeji ko handi gam hoitina himɓɓe ha kuɗe hande bei jango.

Ɓibɓe ledɗe nyamete ɗum andra ɗum be Piya. ɗum ɗon waɗeha Nyamduji ,ɗum ɗon naftira ha wakkati Nyamugo. ɗum ɗon valla Sosai ha Beddiki njamu ɓandu. wobɓe ɗon Nyama ɗum bannin tan, wobbe bo ɗon waɗa ɗum ha Nyamdu.

Kujeji dillirte dum wadirdum je hale andiradum be jirgin kasa ,tom do dilla on ha do lawol jamde dum don naftire dum don mari koromje ɗuɗdum ha nder majum ngam hosa himbe duddi dum do yawuna sosai ha wakkati yadu dum do balla amin ha yahugi hami yidi nder wakkati.

Gudeji zamanu andiraɗum be turmiji ɗum ɗon waɗire be kareji zamanu boɗɗum boɗɗum ngam bo’inki. Ɗum ɗon sode yaha yarina nyotoɓe andiraɓe be tela ngam nyotuki heɓa wara sudda surungal ɓandu. Ɗum ɗo waɗa bo ngam paune.

Kare hako ɗum nyaɗɗum andira ɗum be a taruguje, ɗum ɗo naftire ha waɗuki hako be nanta nyamduji goɗɗi fere fere banta jolof beko nandiye majum, ɗum ɗo vala sosai ha nyaɗɗunki nyamdu, ɗum ɗo vurtina kisiri be belɗum yamdu.

Gasa beddari andira ɗum be atacmen, ɓe ɗo naftira be gasa ɓeddari ha wakkatiji ɗuɗɗum ngam ɓe naftira ɓe ɓeɗɗa ngam bo’’ina gasa holla banta ɗo je maɓɓe on. Amma ɗum ɗo waɗe on ha shagoji salunji andiraji jamanu, shagoji on je ɓe yata ɓeddina goɗɗo gasa ɓe bo’’ina ɗum ngam boda.

Kuuɗe mo''inki ci'e anndiraaɗum bee kuugal decoration ɗon waɗaa haa ci’eeji meeɗen bee nanta guureeji feere-feere bee boo babbeeji jey moftorle ɓanngal ko babe moftorle siyaasa koo babe moftorleeji jey kujeeji seyo. Ɗum ɗo valla soosai ɗum andiraama bee kuugal decoration ɗum ɗo vo''ina babal nanditina bee deedai no dillata bee yaaki.

Saare soriki nyebbamji waɗateekon haa ba’anteeji anndiraaɗum be petrul, ɗum ɗon waɗe haa ba’anteeji, ɗum ɗo valla himɓe soosai haa wakkati hoytinki yaadu, babbal on boɗɗum.

Pitilla jamanu pitilla Hon jogee tekon ha juɗe andira ɗum be toci, ɗum ɗo naftire be toci ha wakkati heɓuki jairi ɗum ɗo vala sosei wakkati nyibre woni ha babal, den ɗo waɗi ne batirji ha nder majum.

Saare boɗɗum saare bo’’inande kuugal huwi haa bo’inki may andiraaɗum be dekorecon. Ɓe ɗo naftira be kareji jamanu, be kare maadi jamanu jotta haa wakkati maadi man. Ɓe ɗo naftira be maajum haa geeruki saare be yonnde saare .Saare woɗan woɗa dilla deydey be ko jamanu wontiri.

Toggoje ɓornoteɗi je zamanu, ɗum ɗon nyotire be leppiji fere-fere, ɗum ɗon nyotire be kaareji zamanu boɗɗi boɗɗi ha dedei wakkati waɗuki. Ɗum ɗon valla ha ɓornuki ɓandu sudda surungal ɓandu, ɗum ɗon waɗe bo ngam paune.

Jawe bako anda ni ɗo ɗum jawe, jawe ɓe ɗo waɗa ɗum ha juɗe roɓɓe ɗo naftira be majum ngam pawne, ɓe ɗo waɗa jawe nonde fere-fere, jawe ji ɗo wara nolde kala kala, musamman wakkati jamanu jotta yahi yeso ɓe ɗo waɗa ɗum be kujeji ɗelki tokkon ha dou ma kon.

Lekkiji jamaanu, lekki men ɗo jaɓa ha huɓɓirle nyaudiki, min ɗo jaɓa lekkiji ngam min wara min yara dedei maginta amin ko min nanta ha ɓalli amin. Ɗum ɗo naftire ha maagu kujeji fere-fere ha ɓandu amin kala lekki fu ɗo mari ha dedei ko fuwata ha ɓandu.

Ɗereji jangirteɗum habaruji andira ɗum be jarida. Ɗum ɗon heɓe ha kampaniji fere-fere. Ɗum ɗon waɗe ngam vinda habaruji hala heɓa andina himbeji deidai kowontiri ha lesɗe maɓɓe ko ha gude maɓɓe.

Paunirɗum cuɗi ɓe babeji goɗɗi andiraɗi ɓe ofis be ko babeji kuɗeji fere-fere kujeji on je andiraɗum ɓe rossis ɗo naftira ɓe majum ɓe heba katakoji waɗete kon je zamanu be andradum be rossis glass ɓeɗo sigadum ha nder man ngam pauniki sare ko kujeji ko nandi e majum ɗum ɗo bo’ina chuɗi sosai to waɗama haa nder.

Ta’irɗum leppi jey zamanu anndiraa ɗum be almakaci ɗum ɗon heɓa haa caagooji, ɗum ɗo sooda ngam naftiriki haa wakkati nyooli, ɗum ɗo valla soosai haa hoytinki kuuɗe teela'en.

Alluha andinki andiraɗum be bana ko bo nanta sin bot, goɗɗi ɗon waɗe be jamkoy marɗum kosde ngam andiraɗum be sinbot heɓa andina himɓɓe dede da ko doggata ha nokkure de goɗɗi bo ɗon waɗe on ha dou ledaji andiraɗi be bana wara takka ha dow mahi gam andina himɓɓe nda deide ko doggata ha nokkure nde.

Ɓiɓɓe leɗɗe nyametekon je zamanu andira ɗum be appul, appul ni ɗum heɓe on ha babbeji ɓoɗɗum je ɗi wawata fuɗu go, ɗum wala fuɗa ko hattoi minɗo naftira be majum ha nyamuki, ɗum ɗo valla sosai ha njamu amin. Ɗum ɗo waɗire jusji be kujeji fere-fere, kampani je ɗo itta yara nder injiji zamanu ya sarrifa ɗum wartira ɗum dedde ko himɓe wawata nafturgo ha dede ko jamanu yadata.

Nyabbamji jamanu, nyebbam hako nyebbamji on je ɓe ɗo waɗa ɗum ha kampani ɓe ɗo heɓa waken suya be kuje ji konandi e majum ɓe naftira ha waɗuki ɓe sarrifa waken suya, be waɗa ɗum ngam ɓe wara naftira ha waɗuki hako be konandi e majum, be cimcin be ko nandi kuje sae sae.

Defirɗum zamanu andira ɗum be payanɗe. Ɗum ɗon naftire ha wakkati defuki, ɗum ɗon waɗira be dalmaji kila’en on watta ɗum. Ɗum ɗon defire haako e'nanta nyamdu.

Butali jordi ,butalijordi ni butaji on je ɓe ittata ha ladde dum biɓbe ledde on je ɓe ittata wakkati dum kecci di be ittan dum be rebe lira gam to ɓe yorni ɓawo to yora ma sei be hosa be yara inji beyam be feta ɓe itta bukkon butali man be yara ɓe nama warta kurori ɓawo to nami mindo naftira be majum ha waduki nyamdu be gari.

Kolte jamanu. Ɗum ɗon nyotire be yadi ɗum andira ma riga hawtade e sarla. Ɗum ɗon naftira kare ji zamanu ha wakkati nyotukki, be ande je zamanu waddi ngam voi, na heɓa to ɓorna ma goɗɗo voɗa, be man ɗum ɗon naftire sosay ha wakkati pawne.

Baigore dum Nyamdu min ɗo rema Baigoje ha Ladde be ha Gese. min ɗo waɗa di'on ngam min wara min Nyamadi ko bo min Sarrifadi. wobɓe dolla ɗum dedai no Nyamirta. Ɗo veli wobbe bo Yahan waɗa hako be majum. be ɗo Sarrifa ɗumni Salo Fere-fere dedai no Dillata be jamanu.

Kuɗee mo'inteɗi mahi zamanu, e nanta be kareji zamanuji naftirteɗum ha waɗuki, anɗiraɗum be kugal dekorashon. Ɗum don waɗe on ngam bo'ine maɗi. Heba ɗilla ɗeɗe be ko zamanu wontiri.

Lekki lekkini ɗon heɓa on ha hukkirli heɓuki nyaudiki ba andira ɗum be asbiti asibiti emin ɗo heɓa lekki ha totton min wara min yara, gam min wara heɓa jamu ha ɓandu ji amin ɗo valla sosai ha wakkati goɗɗo satai.

Sa’irɗum geraɗe e nanta a waina be ko nandi e majum, kujeji on je zamanu ɗum ɗo naftire ha wakkati ji defuki min ɗo siga ɗi ha kicin be babeji fere-fere, ɗum ɗo naftire ha sare soruki nyamdu ngam ɗu ɗo valli tire sosai ha wakkati hautuki nyamdu je zamanu, ɗum ɗo vo’’ina nyamdu ɗo naftirama.

Nyamduuji ɓiɓɓe leɗɗe, ayaba bee piya, hawtaande abarbaa mi ɗum pat maajum ɓiɓɓe leɗɗe, min ɗo nyaama ɗum gam ɗum ɓeddina amin njamu haa ɓandu min ɗo heɓa ɗum on haa ladde be nder wuro.

Alluha andinki je julurɗeji be ko nandi e majum, kujeji ko shaafi diina. Diina njulndamku ɗo naftira be majum haa wakkati ji ɗuɗɗum haa holluki himɓe nda ko waɗirte be man, nda ɗo babalwa kaza, ɗo on babal kaza ɗo. Ɗum ɗo waɗe haa kala diina fu ɗo mari je maɓɓe.

Jamdi irturi dum leddi andira dum be diga ,mindo naftira be majum ha irtuki leddi be geru babe be ko nandi’e majum do hoitina amin ha kudeji hande be jango go shafi irtuku leddi e pushigi mahol.

Fiji ɓe bol andiraɗum be kollon gafa. Ɗo'o derke'en on fijoɓe Kollon gafa ɗo fija'on ngam ɓe jartina ɓalli mabɓe.Be bo ɓe Seina himɓe wondiɓe be mabɓe. Ɗum ɗo fije'onbo ngam heɓete ko mari haje.

Ɗereeji zamanu andira ɗum be tesbuk ko ritingbuk goɗɗi defte feere ɗon wara ha dei dei no min warata min binda nder maaji, goɗɗi bo ɗon wara bindaa ɗum on ngam min heɓa min janga min anda ko duniya wontiri, goɗɗi defte man jei diina, goɗɗi bo jei andal jei ji zamanu ɗum ɗon wara ha dolleji fere be sippaji fere-fere.

Madi zamanu, andiraɗum be madi kugal, huwira ɗum ha totton, andira ɗum be kugal konsturokshon, ɗum ɗo mahi, suudu, ɗo suudu gam renta nyamuki babbe, ɗum ɗo valla sosai ha wo inki babbe, ɗum ɗo valla bo sosai ha ngam dillida be daidai no yake zamanu wontiri.

"Kare" paune je zamanu. Goɗɗum ɗon wara ha pali mauɗi, goɗɗi ɗon wara ha pali pamari, goɗɗi ɗum wujan teɗum, goɗɗi bo ɗum pesete ɗum ha ɓandu, goɗɗi bo ɗum waɗe teɗum ha yeso ɗum ɗo valla sosai ha wakkati paune ɗum ɗon vurtina paune daidai no yaadata be zamanu.

Nyabbamji zamanu andira ɗum be kare cosmetics goɗɗi nyabbam man ɗum ɗon wadi ha hundugo goɗɗi bo ɗum ɗon wuji ha ɓandu ɗum ɗon n valla sosai ha mo inkilare e ɓandu amin, ɗum ɗon mari sinadariji boɗɗi boɓɓi ha nder majum je vallata min ha ɓedduki njamu ha lare.

Kuuje lootirɗum andiraɗum bee Saabulu, Saabulu ni ɗon waɗe on bee kuujeeji fere fere e hawtirado sinadariiji je naftirte jamanu jonta, ɗum ɗo naftira haa wakkati lootiki, ɗum ɗo valla soosay haa laɓɓinki kare, ɗum ɗo naftira bee maajum ngam laɓɓina kare amin renta ko'e amin bee dotti.

Sare mahaɗum be madi zamanu andira ɗum be madi gidan sama, ɗum mahama be bulok hautande siminti, ɗum ɗon pentama be penti nolde doɗɗe, ɗum don bo ɗi. Ɗum ɗon naftira be kareji zamanu ha waɗuki, ɗum waɗama be windoji andiraɗum be windo glas, ba naftira ɗi be jamɗe alminiyom, ɗum boɗɗum sosai ɗum ɗon waɗe ngam dilla de dai be zamanu.

Nyebban ɓandu, nyebban min ɗo naftira be majum ha wujiki ha bandu amin andura dum be vasilin, min ɗo wuja um ha ɓandu amin ngam Kara amin ɗigeta Kara amin daga nyauji fere fere be bo vo’ina laral amin hisna dum diga ga'ungo be sekugo, tayme ja ngol, be bo taym je min mari haje min wuja fu hala furdaki.

Iyalu. Iyalu hauti baba,e ɗaɗa be ɓibbe maɓbe. Beɗ dari be hosi hoto. Beɗo hosa hoto on gam be siga tarihi. Tariman ɗo sige on gam hala hala yonki. Woɗ mo anɗi Allah anɗi moo artata ha der mabbe.

Ɓibbe leɗɗe remetekon ha nder gese e nanta ladde, andra ɗum be basko je. Ɗum hako on borwu ɗum. Ɗum ɗon valla ha wakkati je ɗuɗɗi. Ɗum boddum sosai ha nyamuki.

Buwangal andiraɗum be kolta, kolta ni ɗo waɗe on ngam valla motaji marɓe kuje ba’anteji mota, hautande ma shinji, e kekeji, ɗum ɗo valla be ha hoinuki naunuki jamɗe maɓɓe ha wakkati ji yadu ta fotta be gargada ɓe ko nandi e majum, himɓe ɓo ɗo tokka dou majum be kosɗe bana ko larate ha ɗou nda motaji fere ɗo dari, fere ɗo dilla.

Dankali gargajiya, andiradum be Dankalin hausawa. Dankali man dum ha Ladde be remata dum, be do rema dum ha nder Leddi, ha nder Leddi be irtata be itta dum wakkati vittuki be do naftira be majum ha nder wuro min do defa nyama ngam dum don mari nafu ha bandu amin

Sare Sorruki nyamdu je zamanu andiraɗum be restorant ko nanta baa. Ɗum babal Soduki nyamdu be nanta njaretedamji zamanu je kolbahon bebo je Pali, godɗi ɗo sora giyaji godɗi bo ɗi ɗo Sorra njaretekon zamanuji'on andiraɗum be jusji. Ɗum ɗo valla Sosai ha wakkatiji godɗo nanta velo ko bo godɗo ɗon Mari haje yaruki kuje Peuɗi be kujeji bodɗum bodɗum ha totton ɗum ɗo valla men ha njamu ɓandu.

"Lekki" ɗum ɗo jaɓa ha huɓɓirle nyaudigu andiraɗum be asbiti malla bo kemis ɗum ɗo naftire ngam yaara heɓan heɓa sauki ha nder ɓandu dai dai wakkati min nani ko damata meɗen ngam ɗum do valla sosai ha heftuki njamu ɓandu.

Kare naftirki jamanu ɗum injiji on, jey ɓe naftirta haa ci’eji ɗo, ɗon valla sosay haa namuki kujeji bo naftirta ,hannde be janngo irin tattase be ko nandi e maajum. Feere bo ɗon valla haa hokkiti yiite lantarki haa babe jey wala yiite man.

Lekki, lekki ni ɗum ɗon jaɓɓe on ha huɓbille nyaundiki andira ɗum be asibiti, hautade famasy, ko bo khemist. Ɗum don jaɓɓe on ngam ɗum wara ɗum naftire ha sare, ɗum ɗon naftire ha moɗiki, goddie bo ɗum wujite ɗum, goɗɗi bo ɗum ndiyam ndiyam min ɗon naftira be majum ngam heɓiki jamu ha ɓanɗu amin wakkati min nani min famine balli amin, ɗum boɗɗum sosai goɗɗi ɗo gera lare.

Sare mahaɗum be mahdi jamanu ɓe mahi sare be mahi jamanu ngam voɗa ngam vodi ɓe hauti be mahide be injinia'en boɗbe wawiki hautuki mahdi boɗɗum. Ɓe pentide be pentije boɗɗe ngam ɗum ɓe woɗa dilla be dai dai jamanu.

Kare lamtarki, haskirte ɗum hautande godirruhite lamtarki. Ɗum ɗo naftira be maje on ha wakkati ji keradu wakati gudki hiti sambe yite lamtarki, ngam anana daidai ko kujeji mari haje hosata ɗum ɗo naftire ha valluki ngam hala wuluki be kuje jiko nande e bannin.

Naftire ɗi hannde e jango, kujeji on je hoitintamin kuɗe, ɗum vabdu, e nanta soppirdum leɗɗe andraɗum be saddere be luttuɗum maajum, ɗum ɗo valla haa soppuki leɗɗe, goɗɗum bo ɗon vala haa ta’uki marori, ɗum ɗo hoitina amin kuɗe sembe sosai.

Gortokon sare duretekon ha nder ladde be bo babeji himɓe woni, ɗum ɗon supta nyamduji majum o ha leddi banta ɓiɓɓe marori, be gauri, be konandi e majum. kanjum on nyamdu majum ɗum ɗon wurne dedeto yotti wakkati nyamuki min girsa min nyama kusel mai.

Turaareeji zamanu, turaareeji waɗeteekon haa kampani be ɗo naftira bee sinaadariiji feere-feere haa waɗuki turaare. Turaare man min ɗo naftira bee maajum haa peesuki ɗum haa ɓanndu amin baawo min yiiwi, min laaɓi, min fawni. Ɗum ɗo naftira soosay ɗum ɗo valla bo haa ɓedduki kisiri bee uureengol boɗɗum haa ɓandu goddo.

Madi zamanuji mahirte ɗum be Madi bodɗum.be Kareji zamanu. Andiradum be Madi konsturakshon.Be madi bo andal huwata ha totton, Madi'on je ɗum Mahete be Kareji zamanu banta gilas be kujeji ɗudɗum hawaɗiki labi hendu. Ɗum ɗo waɗe bo ngam faunirki Madi man andiradum be Kuɗe at an konsturakshon.

Kare hutinirki ha cudi defuki andiradum be sizos, be kujeji hosuki andiradum be pika do naftire ha kude zamanu musamman ha defuki nyamju zamanu kujeji fere peppoton je goddo wawata hosa be jude mum naftiran be maji ha hosugo be kujeji de goddo mari ha je ta ugodum wadadum peppeton.

kuɗe mo ’inki babe moftorde. Benanta babeji ɗum joɗata hande e jango andiraɗum be kugal decoration. Ɗum ɗon waɗe ha babeji moftorde, be babeji goɗɗi fere-fere. Ɗum ɗon naftira be kare pauneji zamanu, gam waɗaɗum dede voɗata nanda be dede ko zamanu wontiri.

Kare al'ada andiraɗum be algaitaji, ɓeɗo naftira be algaitaji ha fufuki wakkati ko shafi biki lamu, hautaɗe bikiji bangle, be inde, ɗo naftura be majum ngam ɓamtuki daraja al'ada ɗum ɗo nafe sosai.

Lekkini ɗon jaɓe haa huɓɓirle nyawndiki, min ɗo yaha haa huɓbirle nyawndiki, min jaɓa lekki ngam yaruki, ɗum ɗon valla soosay haa ngurdam a min, ɗum ɗo yare ngam deydey maaga ko daamata goɗɗo, haa wakkatiire jaɓi ɗum. Ɗum ɗo yare ngam ɗon valla soosay, haa heftuki njamu ɓanndu.

Jamɗe makaniki, ɓe ɗo naftira be maji on ha fistuki jamɗe motaji, hautade á hore pampoji, be kujeji ko buri semɓe spaina wawan fista. Jamɗe mai kala kala on, don petel don manga, ɗo jamɗe mangaman, jei ɓe naftirta ha wakkati fistugo, kuje manga manga.

Toggoje zamanu waɗe tekon nyotir tekon be kelliji fere-fere be gude fere-fere boddum boddum je zamanu, ɗum ɗon naftire ngam bornuki. ɗum ɗon wade ha ɓandu ngam suruki ɓandu, ɗum ɗon wade bo ngam paune.

Kare naftirte ɗum je zamanu, ha wakkati ɗi mabtiti muzic ji be nanta wajuji andira ɗum be dvd ko bo wufa ko bo homtiyata, ɗum ɗon naftire hawaɗuki memoriji ha ɓandu majum ngam min nana sautuji be jangirdeji.

Jariɗa waɗaman be binɗiji ha komputa, ngam himbe wara hoitina himbe. Himbe tokka jangugo nana ko he ɗuniya wonteri. Ha awoni fu ta ahebi jariɗa ajoɗi min janga be maju ngam mi anɗa ko he ɗuniya wonteri. ko fa’i, be ko sali be ko habbata ko be yiɗi waɗugo yeso.

Hunde Pampoji jei jamanu, naftirɗe ha kicin hauta ɗe e ɓasuɗi ɗo naftire ha wakkeje duɗɗi wato lotugo juɗe bei wadugo Burosh bei lallugo tasaje andiraɗum bei baho ɗo naftira ha chuɗii jamanu.

Gasa, gasa ɗum hunde'on nde worɓe e roɓe ɗo mariɗum ha ko’e mabɓe. Kala nolde tagdi pat ɗo mari dedei no sarri fitta jemuɗum no vodinta ɗum, bebo no dillirta be yake zamanu. Gasa ɗon naftiri ha ɓedduki Paune.

Moftorle roɓe, hautade e worbe, ndottien be derke, en. Ɓeɗo hawta waɗa moftorle ha wakkatiji siyasa. Ɓeɗo waɗa moftorle ɗo ngam anduki be dai dai fadakarwaa, dow nda ko hani ɓe sufta, ndamo hani be sufta. Ɓe tokka dai dai ko hani. Ɓeɗo moftabo ɓawo to siyaasa timmi ɓe heɓa vurtina moijo, on nyami. To be vortini ɓe valla ɗum seyo

Tutawal, tutawal ni ɗum anda ɗum ɗo naftira ha babbeji fere-fere, ha kungiyaji siyasa be babbeji kungiyaji, je juldanku be kungiyaji je dinaji fere-fere, ɗum ɗo waɗe ngam holle nda deidei ko kungiyaji kazare nufata, bebo jihaji, kala jiha fu ɗon mari je mudum ɗum ɗo waɗe nonnde fere-fere.

Fulawa, ɗum ledde awetekon ha kombi ci’e be babeji bodɗi bodɗi ngam wo'inki, ɗum ɗo valla sosai ha mo’inki babe, ɗum ɗo mari nafu bo ha ɓalli himɓe be nanta njamu himɓe. Larugo hako majum ɗo ɓeddina min njamu ha gite benanta kesiri majumbo ɗo ɓeddina amin njamu ha ɓandu.

Gaasa, worbe erobe don mari dum hako e maɓbe, dum don sarrife be noldeji goddi fere-fere, ko be'ye'en do mari dede no sarrifitta je maɓbe, woɓbe labandum on vo’ina be labi je dede ko nandi zamanu, wobbe bo ya an don chanca don mora.

Woggirɗum hite andira ɗum be ayon, ɓeɗo naftira be majum on ha wakkati wogguki kare hauta ɗum ha hite lamtarki ngam henɓa ɗum hokka hite je ɓe mari haje ɗum ɗo woggire kare ngam waltina kare heɓa fuɗa to goɗɗo ɓorni.

Turare feseteɗi ha ɓandu meɗen, ɗum ɗo naftira be majuum min fesa ha ɓalli meeɗen gam urnuki, dede wakkati goddo yiwa laabi wara fesa ɗum haɓandu, gam heɓa urna godɗo ɗo mari nafu masin.

Defte diina andiraaɗi be deftere Al-kur'aana, ɗum ɗon naftire on ha wakkatiiji jangugo, ɗum ɗo valla amin soosai ha wakkati min jangata, ngam ɗum bolle Allah woni nder maajum, min ɗon heɓira mbaljaari be maajum, ɗum ɗon mari nafu masin ha meɗen.

Dukkuje sare andira ɗum be gonda min ɗon awado kujeji hacci’eji amin, minɗo awaɗi ha babejino kuje fere-fere. Mindo awadi ha ngese amin ɗum don bodi dum don mauna bo bukkol majum do vurta mako mako gam man dum don nyamoto, gamman dum do bedda jamu habandu himbe.

Kare naftirki je zamanu, nyebbam ji hautande urdiji, be paudaji, je woddetekon haa yeeso andiraakon be kare cosmetic ɗum ɗon naftire haa shi’eji amin ngam wakkatiji paune, ɗum ɗon waɗa haa lare goɗɗe ɓo gujetekon goɗɗi ɓo ɗum pese teekon haa ɓandu.

Tattase, tattase ɗo naftire ha sare ha wakkati defuki, ɓe ɗo naftora be majum ha wakkati defuki, he'ai, lotai laɓɓina, ɓe waɗa hako be majum, ngam himɓe naftira ɗum ɗo mari nafu ha ɓandu ɓiɓɓe Adaman.

Leese jamanu andiraɗum be leese fonicos. Ɗum ɗon sige ha cuɗi meɗen ngam wakkati siutare to min somi min waran min siuta dou maaji. Ɗum ɗon waɗe bo ha cudi hotelji, be babe nokkuuje fere-fere. Ɗum ɗon naftira ha wakkati siutare, ɗum ɗon valla sosai ha wakkati sutuki.

Kuɗe mo'inki sare amin be babeji fere-fere. Babe moftorde, be bo dou cudi amin andiradum be babal piopi. Ɗum ɗon waɗira kujeji man be kareji zamanu naftirteɗi hande e'jango andiraɗum be kugal decoration. Ɗum ɗon waɗe on ngam bo'ina ci'eji meɗen be babeji min joɗata ngam nanda dedei be ko zamanu wontiri.

Nyaamdu maaroori jollof anndiraaɗum bee defaduka. Ɓe ɗo defa jollof on ngam wakkati. Jamanu on waddi ɗum ɓe ɗo defa ngam ɗum vela himɓe nyaama ɗo ɓedda vitamin haa ɓanndu. Ɓe ɗo naftira bee karas bee maaroori bee nyebbam bee ko nandi e maajum bako en larata haa ɗo'o.

Nyamduuji zamanu, waɗirteeɗum be fulawa. Ɗum ɗo tagge nyamduuji belɗum- belɗum haa nder maajum, heɓa waɗa dedai no vo'inta nanda be ko jamanu wontiri. Ɗum andinaama be nyamduuji ko ko nandi mik-payp, ko ko nandi e maajum. Ɗum boɗɗum sosai haa ɓalli meɗen, ɗum ɗo nassina njamu haa nder ɓandu mai.

Gilɗi wonetekon nder gene andiraɗum be wit ɗum ɗo nƴama kujeji on ha nder geneji ko kuma audiji meɗen ɓawo tomin awi kanjum ni nyamdu maajum dum haakoji geneji ko ko nandi haako follere nanta aleyyaho be gene marori be ko nandi e majum dum do nyama kanjum tan kanjum nyamdu majum ɗum ɗo nyama ɗum ɗo joda on ha nder gese.

Alluha andinki ɗo waɗe on ngam andinki himɓe ɓiɓbi Adama'en dako ɗum naffirte ha ɗoni nda ko waɗite ha dow ni, nda ko min watta ha dow andina ɗum banta kasuwanci ko babal jangirde ko bo babal ibadaji ko julurde ko kuma coci ɗum ɗo holle nda ɗo on ko ɓe watta ha babal.

Gidansama, andira ɗum be madi jamanu. Ɓeɗo maha gidansama on sudu do sudu, sudu do suduko sare dow sare, ɗo mahadi on je jamanu jotta ko jamanu waddi, ngam ɗum ɗo usta nyamugo babe be ko nandi e majum. to e mahi ɗum ɗo voɗa ha nder wuro vo’’ina wuro sosai.

Halagaje boɗɗi je zamanu andira kon be zobe. Zobe ni ɗon heɓe ha babeji ha nokkuje fere-fere, ɗum ɗo wadire be kareji je zamanu boɗɗi boɗɗi ha babal kilaru be konandi e majum, goɗɗi bo ɗo waɗire diga ha kampaniji ɗum ɗon naftire be zobe ngam waɗuki ha koli ɗum ɗo valla sosai ha mo'inki paune.

Leppi jamanu andira kon be chadda kon don naftire ha wakkatiji ɗuddi ɗum don waɗe ngam nyotuki heba min wara min borna ngam suddiki surugal ɓandu me ɗen.

Alluha andinki andira ɗi be bana ko sinbot, ɓe ɗo waɗa alluha andinki ngam ɓe andina himɓɓe nda ko nokkure nde wontiri banta misali julurɗe ji, makaranta, babal sana'aji ɓe ɗo waɗa ɗum ngam ɓe tabbitina himɓɓe dow cewa nda ko min watta ha babal ɗo. To goɗɗo maɓɓiti sana'a kessum naftiran be majun ngam andina himɓɓe.

Pitrillaaji jamanu, anndiraakon be lanta bako larete haaɗoni ,fitirllaaji jamanu min ɗo naftira be maajum on haa heɓuki haske. Min ɗo naftira be maajum haa heɓuki jayri wakkati min nasti nyiibre. Min ɗo wanna ɗi batirji jey ɓe hawti haa kompaniiji. Kujeji on jey ɓe hawtata be sinaadariiji fere-fere ngam valla ɗum hokka ɗum haske, hokka ɗum semmbe haa wakkati kuugal.

Mayo nda gene fuɗi ha sera majum nda diyam ɗo wali ɗo tappi ilagol, ndiyamji ɗuɗɗum to toɓi diga ha babe fere-fere ɗo hauta on ha babal nokkure ƴounetende mayo, mayo ɗo ɗum babal on je ilnata ndiyam yaran ba ndiyam ha babe fere fere ɗo ustan diyamji ha nder wuro, ɗo valla sosai ha jogugo ndiyam ngam ustina himɓɓe hala ambaliyaji be konandi e majum, be ɗottiji ha nder wuro.

Alluhaji anndinki ɗum ɗon waɗe on anndiraaɗum be baana, nanta sayinbot, be bo bilbot, ɗum ɗo valla soosay haa anndinki deydey ko doggata, haa nokkure nde, banta luuɓe maɓɓitaaɗe kesum, be babeeji diina, be babeeji kuuɗe diina, kuje fere-fere.

Babal fauna ɗum andira ɗum be dekoreshon. Min ɗo fauna babe on ngam wakkatiji hala ɓangle, be ko shafi iri ko nandi irin e majum. Min nanditina ɓe ko ɓe yiɗi waɗugo ha babal man, irin ɓangle gam mbo'ina vooɗa heɓa himɓe wara jooɗa ha totton ɓe waɗa hotoji, kowa wara sankita.

Yeriji e oldi daa nde, yeriji jamanu ɗum ɗo waɗire be noldeji fere-fere, ɗum ɗo naftira be kare jamanu ha waɗuki ɗum, min ɗon naftira be yeriji gam waduki ha noppi, ɗum ɗo vo’’ina paune, oldi daa nde fu ɗo waɗi ha daa nde, kanjum ma roɓe ɗo waɗa ɗum ngam paune.

Fewnirɗum jamanu andra ɗum ɓe firiji min ɗo naftira ɓe frij ha chi’eji amin min ɗo naftira ɓe majum ha waɗuki ndiyam hautaɗe kujeji jamanu jaratekon andrakon be jus ɓe ko nandi e majum, min ɗo waɗa hakoji je ɗefete ɗum ha nder majum gam dur do renta vonnuki ɗum ɗo naftira sosai ɗum ɗo hautiri ɓe hite lamtarki.

Lekkon andirakon bee fulawa, ahwetekon, minɗon ahwakon haa nder ci’e amin ngam pawniki, ɗum don ahwe boh haa sera ci’e amin hautande caka ci’e, ɗum don naftire haa babejii ɓiɓɓe aadama'en woni, hako majum ɗum ɗon valla haa bedduki njamu gite kisiri majum boh ɗum ɗon bedda njamu haa nder bandu amin.

kareji kafintaku je naftirte ɗum je zamanu. Ɗum ɗo naftiri ha wakkati fiyuki kormje, hautaɗe leso. Koromje zamanu anɗiraɗi ponitus, be lese. Ɗum ɗo valla sosei ha hoitinki kuɗe. Goɗɗi ɗo naftira ha foliki, goɗɗi bo don naftira ha bindirki, goɗɗi bo ɗon naftiri ha fiyuki kusa.

Leppi nyote teɗi je zamanu andira ɗum be chaddaji, be kare ledaji, ɗum ɗo sodi ha shagoji mauɗi mauɗi ngam wara yaha nyote, ɗum doy valla ha suddiji surungal ɓanɗu , ɗum dot naftire bo ha wakkatiji poune.

Babal fawnaɗum be kare pawne zamanu andiraɗum be kuɗe decoration. Ɗo waɗa decoration ha babe bikiji be babe ko nandi babe ɓangle be babe lamu. Ɗum ɗo waɗe ngam bo’etinki heɓa dilla dede bezaama.

Ɗo ba ko anda ni ɗum nyamdu, nyamdu on sa’a ɗum geraɗe, geraɗe hautande mayonis, be tingere. Ɓe ɗo naftira be kujejiji ɗo ngam velnuki nyamdu, bo ɗum ɗo ɓedda vitamin ha ɓandu ɓi Adama.

Dabbayel andirangel be Tautau. Tautauni ɗon wona'on ha Babeji fere-fere je Kosɗa ɗudai ha babe man. Babe je himɓe yahata Fitina ɗu, ɗum ɗon wona ha Babe banta dau Cuɗi amen be Kona Kona ha cu ha Ci'eji amin. Lunguji lunguji ɗum ɗo tokka ɗum ɗo Sanya Sare majum ha totton, ha Totton ɗum watta Ngurndam majum.

Mota hosuɗum mashin ji ba'anteli marɗi kosɗe ɗiɗi. Mota ɗo hoosa mashin ji. Ɗum ɗo wallitira haa yaaruki ɗi haa babe feere-feere je daiɗum, je na lallai ɓe heɓa mo wawata hoosa ɗi yara ɗi babal man. Ɓe ɗo wata ɗi haa ɓawo motare man, ɓe yaara ɗum haa babal man.

Nyebbam kanti, nyebbam jamanu. Ɓeɗo naftira ɓe majum ha wujiki ha laral. Ngam bo'ina laral, valla laral ha voditiki, ɓe ɗiggutiki, ɓe ko nandi e majum. Ɗo bo’ina laral sosai ɗo geera bandu goɗɗo.

Madi zamanu. Madi andira ɗum be madi gidan sama, madi manni ɗon mahe ha nokkuje fere-fere, ɗum ɗo naftire be kujeji zamanu ha waɗuki ɗum, bulok, siminti, hautade diyam, ɗum do naftire be jamkoi andirakon be alminiyum, ɗum ɗo naftire be windoji naftir ɗum hendu je gilas, ɗum ɗo waɗe ngam bo’ina dillida be dedei ku zamanu wontori.

Yonde sare mahiraɗum be madi zamanu ɗum mahirama be blog je ha nanta siminti ɗum wadinama kap ha yonde sare mai ha dow dammugal sare mai ɗum ɗon wada be kujejii zamanuji boɗɗi boɗɗi nanta tais be ko nandi, get dum don mari geddo dun mari dammude on tati ha majum dammuɗe ɗiɗi maudi jenastuki ba’’anteji dammugal gotel famarum bo jenastiki himɓɓe bako larete ha ɗo nda ɓingel ɗo vurta nder made.